Hurumende yenyika yezimbambwe inofana kushanda maningi kuti antu ese emuntaraunda asatapukirwa ngezvirwere zvinenga zvatapukira. Izvi zvichabetsera maningi kuti nyika yese igare ineutano hwakanaka inofana kufundisahe antu emumiganga eshe kuti asa chengetedza utano hwavo zvakashata.

Antu eshe emumiganga aisa, antu asharukwa, ana adoko, akadzi, amuna ndombi nemajaha anofanira kufundiswa nekuziviswa padera pemikuhlane inenge yaita mukati mwenharaunda antu eshe asingazviziyi. Izvi zvinobetsera kuti kana pakaita unozobatwa ndiyo aziye kuti inorapwa sei. Aziye zvekuita kuti utano hwedu husaende panjodzi.

Antu eshe emuniganga nemuntaraunda akurisa asharuka, ana adoko, akadzi ntombi nemajaha anofana kuziiswa asaita mutyaratyara, asaita mimango kana abhuyirwa kuti kana paite mikhuhlane usati wamboonekwa muntaraunda ngaende obhuyirwa ngezvawo amweni acho kana zvechiita odonhedzerwa.

Andu eshee tisaite muxhara xhara tisaite mimango tisakungunika kunge mabepezu teyibhuyirwa kana tikazi tichengetedze muwiri yedu kana tichengetedze utano ngtiite izvona kuti mikhuhlane nematenda zvisapararira.

Antu eshe aisa antu asharukwa, amunawe neakadzi tinofana kupurutana zvatinobhiirwa ngehurumende yedu kana tazitiende kuzvipatara, kuzvibhedhlera kana kumahosipitari toorapwa nekuda kwemikhuhlani irikuzi irikupararira ngatiende tisaite mityara tyara tisaite mimango.

Vantu veshe aisa, antu vasharukwa, ana adoko neaamuna neakadziwo anofanirwa kubhuirwa nekunaka kwakaita mutombo yechiyungu anofanira kudetserwa hee nekubhuirwa ngekuda kwekupararira kwemikhuhlani yaayo mazuwanaya, iri ibasa rehurumende inoita kuti mikhuhlani nematenda zvisandopararira zvisina tsarukano.

Ana adoko neantu akuru neantu ese anogara mumuganga kusanganisira ayisa anofanira kufundiswa maningi nekuda kwematenda arikutoambukira arikuparira nenyika yeshe amweni akona anopararira ngekuchungamidzana mazicho. Amweni akona anoparararia ngekukotsora asi amwenini akona anopararira nemhepo. Saka tinofana kufundiswa kuitirakuti matenda akadai asandopararira

Muntu weshe , aisa, antu asharukwa ,amuna neakadzi neana adokowo tisaita muthyara-thyara, tisaita mumango . Ngatiyaiyei, kupurutana kana tabhuyirwa ngema dhokodheya neakoti kana paita denda rapararira tiende kuzvipatara toodonhedzerwa nekubaiwa kuitira kuti mukhuhlani isapararira nemiganga yedu.

Tinoda kubhonga ana mazvikokota mutungamiriri wenyika nehurumende ngekuda kwezvaari kuita zvekugadzire mitombo yakangosiyana siyana ,nekufundise antu nekuda kwekupararira kunoite mukuhlani nematenda izvi zvinobetsere kuti andu agare akangwara kuti asabatwe nemukuhlani yakadaro .

Antu eshe anofamire kufundiswa ngezvekukosha kwakaite utano ngekutihe kana mikhuhlani yeinge yapararira tinodini. Izvi zvinodetsera kuti kana mikhuhlani ikapararira tinokasira kurapa mukhuhlani iyona nematenda isati yapararira kuende kuretu.

Tinoda kubonga hurumende ngezveiri kuita, zvekuti iri kuhamba yeibaira anhu pachena pasina mare yemabvisa . Izvi zvinobetsera kuti mikuhlane kana ikabata munhu umwe isapararira nekutapukira kti antu eshe arware nemikuhlane yakadaro

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende yedu yeZimbabwe yekupe basa kunana mikoti nana mazvikokota kutk ahambe mumhatso dzeantu nemiganga eyibaira antu eyifundisa anhu nezveutano kuitira kuti zvirwere, mikhuhlane zvisangopararira peshe peshe.

Eya tinombowirirana hedu kuti madhokodheya nemakoti nana mazvikokota emazuwa ano ane dhlondo dzakapinza asi kudhayako kwainge kusina zvirwere zvekuti kundokotsora kana kundo chingamidzana zicho chotopararira chirwere chakona, izvi azvizi kutinakira seanhu emuZimbabwe.

Michini ino. shandiswe kutwasanura mirenje nezvitsvarakuto kana zvakuwara iri kudhura saka ngatikohomedzesei ana edu kuti asaite mityara-tyara, asaite mimango kana kukungunhika kunge madekezo

Zvikunja zveshe zvinoshanda zvakazviemera mukati mwenyika nepashi reshe, nematii mama, marongomuna enyika. Tinofana kuzvibonga maningi ngekuti zvirikuite mushando wakakura maningi mukati mwekurarama kwedu.

Toda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezviro zvaari kuita maningi zvakanaka maningi mukati mweupenyu. Ari kuchera mvura nekubhuyira antu nekuda kwekunaka kwakaita kushandisa mvura yakanaka, yakachena. Izvi zvinodetsera kuti vantu asabatwa ngemukuhlani.

Hurumende yedu ineyi yeZimbabwe neyenyika dzimweni mudunhu redu reAfrica dzinofanira kuningira zvirikuizwa neamweni maringe neutano ozviitavo muno antu eshe anofanira kunge ane miganga inorapwa antu nezvibhehleya zvinorapa antu anenge aine mukuhlani.

Hurumende yedu yenyika yeZimbabwe inofanire kuhamba munharaunda dzeshe dzenyika yeitsvaka antu aneunyanzvi yoawedzera kuafundisa kuti azokotoka eifundisa amweni meerano nezveutano uyekuti zvibhelera zveshe zviende panzvimbo inosvikika ngeantu asizi kuremba kuti antu eshe akuzwe mikhulani aende kuzvipatara orapwa.

Antu eshe emumiganga anofanira kunge ane ndau dzaanoenda kana aomerwa ngeupenyu kunyanya takaringira utano .Kana utano usisina kumira zvakanaka anofanira kusununguka kuende kune antu anoziya zvaanoita, akafunda maningi kuti aatsanangurire ngezveutano.

Ndau dzinochengeterwa mvura kuti antu amwe mumiganga nemuntaraunda, kunyanya mumadhorobha nemumathaundi dzinofanira kunge dziri ndau dziri kure neantu. Izvi zvinodetsera maningi kuchengetedza utano hwedu nekuti dzikaenda paduze neantu amweni akona anenge eiitiramwo tsvina nemhuka nezvifuyo zvedu zvinenge zveitambiramwo.

Antu eshe anoona ngezvekunasiridzwa nekuchengetedzwa kweutano akafanana neakoti nemadhokodheya anofanira kuongorora nekutarisa nekurapa antu anenge eirwara ngemikuhlani yakasiyana siyana nekubhuyira antu eshe kunaka nekukosha kwakaita utano hwedu kuitira kuti tisaparadzirana mikuhlani.

Tinoda kubonga maningi zviri kuizwa ngehurumenge ngekuti kri kukokorodze vantu kuti vaende kuzvibhedhlera isusu akhona ngatisasaitawo mutkara tkara ngatisasaitawo mumango wekukorwra nekuramba kuende kuzvibhedhlera ini zvinodetsera maningi kuti antu atinoenda kofundiswa ndiwo atifundise zviro zvakanaka mani gi ende anoziya zviro zvaanotifundisa zvinoita kuti mikhuhlani isazopararira.

Aisa, antu asharuka, ana, amuna naakadzi muntu weshe unofanire kunge eyiziya kuti kana abatwa ngematenda unorapirwe kuri. Saka tinoda kubonga hurumende ngekuti yakazvinyora peshe kuti kana waakuda kuende koorapiwa unondoerenga woende koorapiwa.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa nehurumende. Karetu taihambe muhambo wakareba maningi kochere mvura asi izvozvi tinoda kubonga hurumende ngekutsa migodhi nezvibhorani zvakachengetedzeka kuti antu amwe mvura nekuchera mvura padhuze izvo zvinochengetedzeka uye zvinoita kuti antu asabatwe nemikhuhlane nematenda akasiyana siyana nekuti zvinoitwa neunyanzvi.

Hurumende tinoda kuibonga ngezveiri kuita kuti iri kutendera aisa asharuka ana adoko amuna neakadzi kuti ange aine nzvimbo dzaanorapirwa dzakanaka kuti munthu weshe kana arwara ngemukuhlani unoenda koorqpiwa pachena.

Hurumende yedu yezimbabwe inofana kushanda ngesimba kuti ndaraunda dzeshe nenzvimbo dzeshe dziri mukati menyika yedu dzinge dzine kanzvimbo inorapirwa antu kana abatwa nemikuhlani izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlani nematenda zvisapararira nekukasira antu akasire kurapwa zvisati zvapararira.

Hurumemde yedu yeZimbabwe inofanira kushanda zvakaomarara kuitira kuti antu anogara kumaruzevha nenzvimbo dziri kure nethaundi aitewo upenyu hwakanaka. Zvese zvaanoshandisa mukati mwekurarama zvinge zviri zviro zvisingaiti kuti aite mikhuhlane ,mvura yaanomwa inge iri mvura yakachena. Hurumende infanira kutsa migodhi nezvibhorani zvinoitira kuti antu asabatwa ngemikhuhlane.

Hurumende yedu ye Zimbabwe inofanire kushanda nge simba kuitira kuti ayisa antu asharukwa ana adoko amuna ne akadzi ese aka batwa nge mikuhlani ayende pa zvipatara ne zvibhedhleya zviri padhuze kuti arapwe mu kuhlani inenge yaka siyana siyana.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa ngehurumende yeZimbabwe nanamazvikokota zvekuhamba mumiganga yeshe yakapoteredza matiyi marongomuna enyika ineyi yeZimbabwe eifundisa anhu ngezveutano nokurape mikuhlane.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngemutungamiriri wenyika, hurumende naanamazvikokota, chekuhamba eyifundisa anhu amuna, aisa, antu asharukwa neana adoko maererano nezveutano nekuvheneka kuti pane mikuhlani ere ingadai iri mungazi yawo.

Hurumende yedu yezimbabwe inofana kushanda nesimba kuita kuti aisa antu asharukwa nehwana hudoko kana hwarwara Ange anetsvimbo dzakanaka dzanoenda korapirwa mikuhlani Nguwa ngenguwa.

Kudhayako makore atakakura pane mikuhlani yaitibata yaibata aisa, asharuka, ana adoko nemizera yeshe ngekuda kweutsvina. Asi izvozvi tinode kutende hurumende ngekuti iri kushanda ngepese peinokona kuti iake zvibhorani nemigodhi. Izvo zvirikuita kuti utano hwedu seagari emunyika hunake.

Ndinozwe kudakara zvikurutu ngekuti makurukota eshe anobva kundau rongomuna dzenyika ariku ungana eyikurudzira neku bhuyira anhu zvine chekuita nekushandiswa zvakanaka kwezveutano wedu we zimbabwe

Ana adoko, aisa neantu asharuka, teshe tinokombidza kupurutana nekuyaiya zveinenge zveitaurwa ngemadhokodheya anamukoti naanamazvikokota munyaya dzeutano kuti mukhuhlani isandotapukira, isapararira munyika dzeshe.

Hurumende inofanira kupaongorora yopaningira maningi kuti atifaniri kuita antu anenge eipenga mukati mwentaraunda, eya kune antu anopenga ngekuda kwemweya yetsvina. Asi vantu vakadaro vakapuwa mitombo yakaita inga maragada vanopora.

Antu eshe ari mukati mwenharaunda nemiganga aisa, ana adoko, antu asharuka, amuna neakadzi, majaha nendombi eshe anofanira kufundiswa ngekuda kwekunaka kweutano hwendhlqondo, izvi zvinodetsera kuti ndhlqondo dzedu dzigare dzakaxokoroka.

Aisa, antu asharukwa, ana adoko, ndombi nemajaha ese anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita utano hwendxondo. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe akure aine ndxondo dzakaxoxoroka.

Ana adoko mumanharaunda antu akuru neasharukwa anofanira kumboita eigara pashi eifundisana ngezvekukokosha kwakaita utano hwendxondo. Izvi zvinobetsera ana adoko kuti asagara ane kufungisisa nekudzamise pfungwa nendxondo maningi.

Antu eshe anofanira kufundiswa nge hurumende nana mazvikokota ngeku kosha kwakaita utano hwe ndxondo izvi zvino detsera antu muku kura ne magariro edu etinenge teyi ita misi yeshe ne mukuwo.

Ana adoko, aisa, neantu asharukwa anofanira koningirwa nekuvhenekwa ngema dhokodheya kuzi aana ere mikuhlani ingadaro yeikoreresa kuti nhlondo dzawo dzifunge zvakanaka mukati mendaramo.

Munhu weshe zvisinei nezera rako unofanire kuende kovhenekwa ndxondo dzedu ngema dhokodheya toyayeya zvavanenge vachibhuya kana vati tirye zvetinenge tichifanira kurya tinorya izvona kana tichifanira kusiya zvimweni zvikafu tosiya kuti ndxondo dzedu dzigare dzakathakazeka.

Kuana adoko ndxondo dzinofanira kugara dzineutano wakanaka dzikagara dzineutano wakashata dzinokonzera zvimhingamupini zvakawanda maningi mukati mekurarama zvimweni zvakhona zvinosanganisire kusapurutana mukati mezvikora.

Vanthu veshe vanofanira kufundiswa ana adoko asharukwa amuna neakadzi neaisao kuti ntharaunda dzedu dzinofane kugara dzakachena kuti mukuhlani nematenda zvisapararira tinofana kupwanya pese panobarire utunga nenhunga kuti mikuhlani isapararire.

Kuzvipatara nekuzvibhedhlera nema hosipitari kunofana kuita antu ane ruzivo pamusoro pezveutano izvi zvinodetsera kuti kana antu emunharaunda kana mumiganga akabatwa ngemikuhlani kana eida kuziya zvaanenge eida kuziya maererano nemikuhlani anouya kubvunza opuwa mhinduro dzinozorodza moyo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu anenge ane mukuhlani nekudetserwa anthu anenge eida kuziya maningi ngezveutano dzinofanirwa kunge dzine zviro zvakawanda maningi zvinoita kuti anthu awe neruziwo rwekuti utano hwemunthu hungachetedzwa sei amweni akona anoisa zvakanyorwa kumadziro kuitira kuti anthu anenge akagara ayani aerenge.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezvairi kuita kuti iri kunasirise nzvimbo dzese dzinorape mukuhlani nematenda. Zvinoite kuti antu anenge auya eirwara nge mukuhlani nematenda akasiyana anorapika zviri nyore pasina kupararira kwemukuhlani.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anhu dzinofanira kunge dziri ndau dzine zviro zvakanyorwa pamidhuri nekumadziro, kuitira kuti anhu anenga akaemera kubetserwa, amweni eidetserwa mukati, anhu anenge akaemera kubanze, afanoerenga amweni eidetserwa. Izvi zvinodetsera kuti zvirwere nemikhuhlani zvisapararira nekuti anhu anenge eiziya ngezvazvo.

Nzvimbo dzese dzinobetserwa anhu kana ainge abatwa ngemikohlani dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinopipirira dzisiri kure maningi nendau dzatinogara. Izvi zvinobetsera kuti kana muntu akabatwa nemukohlani asazosvikeyo anyanya kushatirwa maningi.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anhu anenge ane mukuhlani nematenda dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena dzinoita kuti mikuhlani isapararira uye dziri dzinosvikika dziri padhuze nevanthu dziri padhuze nembatso dzevanthu miganga yeshe inofana kunge ine ndau dzakadaro.

Tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe maningi ngezveirikuita kuti ndau dzeshe dzinorapiwa antu dziri kugara dzakachena, dziri kugara dzine michini yokurapa antu, dziri kugara dzakachena kuti mikuhlani isandopararira.

Antu eshe aisa ,antu asharuka ,ana adoko ,amuna ngeakadzi, tinofanira kuziya zvakawanda pamusoro peutano, saka kna tine zvatinoda kuziya zvedu tinofanira kuenda kuzvibhehlera zviripadhuze nepatinogara .Kune antu akafundisa mwaningi ngekuda kwekukosha kweutano. Anotsanangurira zvakawanda kuti tisaparadzire mukuhlani nematenda.

Tinode kubonge hurumende maningi nhezveirikuita mukati mwekurarama nemukati mwekuchengetedze utano. Hurumende yedu iri kufundisa qnhu nekutora anhu kupinza kubasa antu arikuziya zvaarikuita. izvi zvinodetserq maningi kuti kqnq une mukhuhlane kana denda reshe rewaenda naro usabva usizi kurapwa.

Ndau dzinorapirwa antu anenge ane mikuhlani dzakafanana nezvipatara nezvibhedhleya. Dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena ndau dzinopipirira. Kuitira kuti mikuhlani nematenda zvisaparaira.

Tinode kubonga hurumende yedu yeZimbabwe nemutungamiriri wenyika ngezvarikuita zvekuti arikufundise ana echikora kuti aite ndxondo dzakathothoroka kuti amweni akhona panenge akura aite anamazvikokota anozobetsea anhu kumatenda aizi arapiki karetu izvozvi akurapika.

Anamazvikokota aisa neandu asharuka anofana kufundisa mundu weshe asharukwa aisa anaadoko neakani kunaka kwakaita kubaiwa kuti zvirwere mukuhlani zvisangopararira nenyika yese.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuwongorora miganga yeshe munharawunda kuti vaone kuti munezvipatara zvakakwana here, nemakirinika kuitira kuti anhu vasazohambe mimango yakareba veyende korapwa.

Antu eshe anoshande muzvibhedhlera akoti nemadhokodheya nana mazvikokota anofanira kufundiswa maningi kuti aite unyanzvi .Izvi zvinodetsera kuti asazouraya antu ashaisha kuita zviro zvakhona kurapa ngemwazvo.

Antu eshe kunyanya -nyanya antu achiri nenqondo dzichiri kuziva ,nqondo dzaka qoqoroka .Tisaite mitaratara, tisaite mimango. Kana tifundiswa ngezvehutano tinofanira kuyayeya kuti tizofundisa amweni asingaziyi.

Aisa vantu asharuka ana adoko ndombi nemajaha neantu achiri kuenda kuzvikora anofanirwa kufundiswa ngekuda kwakakosha kwakaita utano izvizvi nodetsera maningi kuti asabatwa nemukuhlani.

Munthu weshe, aisa, anthu asharukwa , ana adoko, amuna neakadzi eshe anofanira kufundiswa kukosha kwakaita uthano. Anofanira kufundiswa ngezve uthano maringe nekuthi mukhuhlani nevatenda zvinopararira sei nekuti kana zvapararira zvinorapika sei. Izvi zvinodetsera munthu weshe mangwani kuti pakaita munthu unobatwa ngemukhuhlani arapike zviri nyore.

Antu eshe kunyanya nyanya ana adoko asharuka aisa amuna ne antu asharukwa ano fanira ku fundiswa zvaka omarara ngekuda kwezve utano amweni akona eyi fundiswa zvinoshande mitombo amweni akona eito fundiswa ku gadzira mitombo yakona amweni eyi fundiswa zvinoitwa kuchengetedza utano hwedu se andu echi ndau.

Hurumende yeZimbabwe inofane kufundisa ana adoko neana arikuenda kufundo yesekondari kugadzira nekukona kushandisa michini inoshandiswa mumahosipitari nezvipatara zvakangosiyana-siyana zvinowanikwa munyika yedu yeZimbabwe, kuitira kuti panopararira mikhuhlani kurapika kuite nyore.

Tinofanira kushandisa achakaita majaha nemhandara kuhamba eyifundisa anhu ngezveutano ngekuti ndiwo achiri kutemwa dzinobve ropa ohamba eyifundisa anhu kukosha kwakaita hutano kuparara kunoite mikhuhlani nekuti kana mikhihlani yacho yapararira inorapwa zvakadini.

Ana adoko aisa neantu asharukwa anofanire kufundiswa maererano nezveutano izvi zvinoita kuti muganga yedu yeshe igare yakahlamburuka yeitambire kure nemukhuhlqbi yakasiyana siyana.

Ana echikora eikura mukati mwendaramo nemumiganga yeshe anofundiswa zvine chekuita neutano kuchengetedza hutano hwakanaka, kuchengetedza mwiri yedu kuti petinokura tinge tiine utano wakanaka.

Vaisa neakadzi vanofanire kupa vakorore nendombo dzavo mukuvo vekuti vahambe vechifundiswa zvinechekuita neutano. Kuti kana achinge azvoende kuzvikora aende kofunda zvimweni zvinechekuita neutano.

Zvakanaka maningi kuti tikaone mare ,tiendese ana edu kuchikora kuti ofundiswa ngezvemikhuhlani, nezveutano, kuti munyika yedu yeZimbabwe tisazoshaye madhokodheya naanamukoti, panguva dzaanenge oodikanwa.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekutendera kweirikuita makurukota neantu anoshanda akadzimiririra kuenda muntaraunda nemiganga yeshe eifundisa anhu ngezvemukhuhlane isati yauya asi inodaro yakuda kuuya mukati mwentaraunda dzedu.

Kana hurumende yeinge yauyisa mutemo mutsva mukati mwentaraunda nemumiganga yeshe inofana kutanga yabhuira antu ngezvekunaka kwewakaita mutemo wakhona. Kunaka nekushata kwawo isati yauunza kuti peunozouya antu eshe anenge eiziya kunaka nekushata kwezvazvakaita.

Hurumende yedu yeZimbabwe tinoda kuibonga maningi ngekuda kwezvirongwa zveiri kuisa mwukati mwentaraunda nemiganga yeshe zvekuti kana ikafunga kuunza chirongwa cheinounza chezvekurapwa kweantu neutano nekuchengetedze utano, inotanga yabhuyira vantu kuti tinozodai, tinozodai, tinozodai. Izvi zvinodetsera kuti antu vasazovhunduka kana kubatwa ngekutya kanazve hurumende yeinge yauya nezviro zvakadaro.

Tinode kubonga maningi zvirikuizwe nehurumende yedu uyeboka, chikwata, kunja chinoona nezveutano pasi reshe chekuti chinotanga chabhuira vantu nezvekukosha kwekuchengetedza utano azvisati zvaitika , izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama kuti antu asaibatwe ngemikhuhlani yakawanda.

Antu ese emunyika emumuganga anofanirwa kuenda kuzvimbo dzavanenge vadaidzwa kuzi aungane dzaanenge abhiirwa kuzi aungane nemutungamiriri wenyika ofundiswa ngezveutano kuchengetedze utano kungwarire utano hawo kuti hugare hwakanaka tisabatwe ngemukhuhlani nekuti kana mukhuhlani ichinge yatibata mitombo yacho yatinofanira kuita nezviro zvatinofanira kuita kuti isapararira.

Tinoda kubonga hurumende yedu yezimbambwe ngekuda kwezvirongwa zveirikuita mukati mwenyika. Nefundisa aisa antu asharuka ngeana adoko ngezvirwere ngemikuhlani nematenda achazouya neari kuparira asi asati asvika mukati mwenyika nemuganga wedu.

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezveiri kuita, kuti iri kuake zvibhedhlera nezvipatara zveinoshanda kudetsera anthu anenge eirwara ngemikuhlani yakasiyana-siyana izvi zvinodetsera maningi kuti mukuhlani nematenda zvisandopararira nenyika.

Sesa antu woye, ndoda kumbobongawo hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita kuti antu eshe ayisa, antu asharuka, ana adoko, akuru, majaha nendombi, eshe arikuti kana akarwara ane pekuenda eienda korapwa mukuhlani yaanenge arwara ndiyo. Ndoda kubonga hurumende ngekuda kwezvakanaka zveiri kuita zvekuake zvipatara nezvibhedhlera zveshe zvinorapirwa antu.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuningirawo zvirikuizwa ngedzimweni nyika kana takaningira zvipatara, zvibhehlera nemahosipitari. Izvi zvinodetserawo kuti isusu antu emuZimbabwe tikarwarawo hatichaendi kubanze kwenyika korapiwa mikhuhlani asi tinenge takungoenda kuzvibhehlera zviri mukati mwenyika yedu korapiwa mikhuhlani.

Hurumende yedu yezimbambwe tinoda kuibonga asi inofana kuramba yeishanda ngesimba kuti miganga nentaraunda dzeshe dziite nzvimbo dzinorapirwa antu kana einge abatwa ngemikuhlani. Izvi zvinobetsera maningi kuti mikuhlani isandopararira nenyika yeshe zvisina tsarukano.

Taiti ijee kabanga igwinyiso taiziye kuti anhu anenge abatwa ngemukhuhlani karetu aiende kun'anga nekunana mbuya aiziya mitombo inorapa asi hurumende nanamazvikokota akazoakae mhatso nemidhuri yekuti munhu weshe unonga abatwe ngemukuhlani unoende korapirweyo eishandise nzira dzekaretu neznira dzechiyungu dzemazuwano.

Ndinode kubonga hurumende yeZimbabwe ngekuda kwekupa zvibhedhlera ngezvipatara movha dzino twara antu anenge eirwara izvi zvinodetsera kuti antu amweni akhona asafira munjira nekuti anenge atwarwa ngemotikari dzinorumba akasire koorapwa kubva kumatenda nemikuhlani yaanenge anayo.

Tinode kubonga hurumende yedu yezimbabwe ngezveiti kuita mukati mwentaraunda muganga nemukati mwekurarama kwedu kuti iri kuake zvibhedhlera mahosipitari nezvipatara izvi zvinodetsera kuti mikhuhlani irapike ngekukasira.

Nzvimbo dzekurapirwa dzakaite zvibhedhlera nezvipatara dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinooneka zviro zveshe zvinechekuita nekurapiwa kweantu kupedze mikuhlani. Dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzine michini yakakwana kuitira kuti antu akabatwa ngematenda, asafa.

Tinoda kubonga mukuru venyika ino yeZimbabwe nehurumende inoyi yeZimbabwe ngezveiri kuita ,ngekutenderavo vantu vanorarama ngeurema vana vadoko vanorarama neurema nekufundavo pamwepo neantu anorarama aine utano hwakanaka.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende yedu yeZimbabwe . Chekubatana naanamazvikokota nechikundla chinoona ngezveutano pashi tenderere, kugadzire mutombo inoshande mumwiri kushande yeirapa zviro zvakawanda.

Hurumende yedu yeZimbabwe tinoda kuibonga maningi. ngekuda kwemishando mikurutu yepiri kuita, yekuaka nzvimbo dzinorapirwa anhu, kuaka zvipatara, kuti kuhamba kunoita anhu muzvipatara kuite nyore, ngekugadzire zviro zvekufambisa nemichini yekuhambisa, inotware maphirizi, neinotware anhu.

Vandu vakaita vechidoko vanofanirwe kufundiswa zvakadzara maningi mayererano nekushandisa mitombo kurambe mikhuhlane yakasiyana siyana mumiganga yataka gara mairi izvzvi zvinoizwa mushure mekunge aunganidzwa onyatso kubhuyirwa maningi nemushandiro eyinoitwa

Ndinoona ingatei chiro chakanaka maningi kuti madhokodheya ana mukoti edu anoshande mumahosipitari edu nemuzvipatara kuti angwarire arwere edu neantu eshe anorwara anenge ari muzvipatara kuti apore.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinonofanira kunge dziri ndau dziri padhuze nezvibhedhlera nezvipatara kuitira kuti antu asazo hamba muhambo wakareba maningi kuenda kundotenga mitombo.

Ana emazuwa ano aayaiyi teiabhuira, akaone mahloko teiabhuire kuti karetuko ukarwara ngedziso waisvike pakofa risizi kurapiwa asi ngekuti taane afana akafunda akagadzire michini inoongorora nekuvheneke madziso.

Tinode ku bonga maningi antu eshe ana mazvikokota aka gadzire mitombo dzaka wanda maningi mitombo dzino shanda zviro zvakawanda maningi mukati ma mwiri dzedu dzimweni dzakona dzino rape mikuhlani inonge iri mungazi imweni inenge irimu urozvi.

Antu eshe anotorwa ngehurumende kuti aoshanda muzvibhedhlera nemuzvipatara zviri mumiganga yedu nemuntaraunda anofanirwa kunge ari antu anoziya zvaanoita, izvi zvinodetsera kuti anthu anorwara ngemikuhlani yemuhlobo yese pevanoendeyo anoodetesrwa zvisina kuneseka kana kunesana.

Zviro zvakanaka maningi zviri kuizwa ngevatungamiriri edunhu reAfirika kuenda kuzvibhedhlera konasa kuona kuti zviri kuzwa ngemwazvo ere. Michini yese yavari kutenga anofana kuiongorora nekuchengetedza, kungwarira kuitira kuti antu amweni eshe anozoishandisawoashandise ichakanaka. Izvi zvinodetsera kuti antu eshe anenge eirwara ngemikuhlani vasanonoke kurapwa.

Antu eshe zvakanaka maningi anaadoko, aisa, antu vasharukwa, ndombi majaha, ndombi, akadzi, amuna anofanirwa kufundiswa ngemitombo inoshande mumumwiri. Izvi zvinodetsera kuti vasazonesekaba kana vaakutsanangurirwa nevanhu vanoziya zvavanoita.

Tinode kubonga maningi ngezviro zviri kuitwe ngehurumende, zvekuti iri kuunza zvirongwa zvakawanda maningi mukati mwezvibhedhlera zvedu, zvirongwa zvetaa tisingazii. Zvirongwa zvekuvheneka mukati memwiri dzedu kuti munenge mwakamira sei, nekuvheneka kuona pane mikuhlani nemitezo isiri kushanda zvakanaka.

Chinomboshorwa hacho chirungu asi chiro chakanaka maningi taizvizire kuri hedu kuti muntu akarwara ngeimweni mikhuhlani yataifungire kuti airapiki unondorapika anamazvikokota akatoone nzira dzekusvina mitombo yataishandise karetu nekugadzirawo imweni mitombo kuti munhu arwara ngezvirwere zvataifunge kuti azvirapiki zvinorapika izvi zvakanaka maningi mukati mweupenyu nekupona.

Kudhayako taiziye kuti kukaite mikuhlani yakafanana nekurwadziva ngemadziso waipuve zvimitombo zvavaipuva zvavaiisvinira mumadziso. Asi izvozvi tana ana mazvikokota akuziya kuti kuti madziso arapike zvakanaka pane mitombo yaunoshandisa yaakagadzira iyonayo. Ngatiitedzere ngatiitore semabhuirwe atakaitakaizwa ndiwo.

Kare munguva yatakakura taiziva kuti kana muntu akabatwa nemukuhlani kana denda unoende mushango kunotsinzinde dzaanoshandisa semutombo asi izvozvo vakagara pashi vachisvine mitombo dziya dziya kwakudziise mimagaba, zvekuti kana tikaende kuzvitoro zvinotengesa mitombo yakadaro tinonodziona dziriyo izvi zvinobetseya vanambuya vedu nevantu vasharukwa vasisina simba rekuhamba kuenda kushango.

Chiro chakanaka maningi kuti isusu abereki nehurumende yeZimbabwe tifundise ana kukosha kweutano kuitira kuti paanokura asazobatwa ngematenda nemikuhlani ngekuti mitombo yacho inoshandiswa inodhura kunyanya mutombo inoshandiswa kurapa mikuhlani yemunyama nemikuhlani yemuurodzvi.

Kudhayako aisa, antu asharukwa neana adoko anemitombo yaaishandisa kurape mikuhlani yakasiyana. Asi izvozvi anamukoti nemadhogodheya vakazotsvakurudza dzimweni mitombo dzinoshandiswa kurapa mwongo nourozvi hwemumuiri.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ndiana mukoti. Amweni akhona nemadhokodheya naana mazvikokota akagadzira michini inoshandiswa kuongorora nezvipukanana zvidodori, zvitumbuyu zvinokonzera mikhuhlani.

Ndau dzinoshandiswa muzvibhehlera kuongorora makararwa. weti dzeantu nezvakandowanda-wandawo zvinechekuita nemikuhlani dzinofanira kugara dzirinzvimbo dzirikure neantu, dzirinzvimbo dzakanyarara, dzirinzvimbo dzakachena kuitira kuti mikuhlani isapararira. Antu anoshandemwo anofanira kunge ari antu asina utsvina.

Tinoda kubonga maningi antu emumi ganga ne mu ntaraunda dzedu ana adoko aisa anhu asharukwa amuna ne akadzi ndombi ne majaha ngekuda kwe zvavari kuita mukati me ndaraunda ari kuyayiya amweni akona eizwi uyayi tiongorore weti dzenyu uyayi timu ongorore mu mbatso dzinoshanda anhu aka funda ana mazvikokota ku ongorora.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kushanda zvakaomarara maningi kunyanya muzvibhehlera, inofanira kuongorora nekuningira kuti zveshe zvimichini zvinoshandiswa mukuongorora anthu anenge eirwara zvirimwo ere ,kana zvisimwo inofanira kutenga michini yakadaro kubanze kwenyika youya nayo munomu anthu anoshanda muzvibhehlera oshandisa kuti matenda asapararira.

Antu eshe anoshande muzvibhadhlera zvohurumende afanira kufundiswa maningi kuti anase kukona kushandisa michini, inoongorora mikhuhlani iri kubata antu mazuwa anaya.

Nzvimbo dzese dzinoshandiswa kuongorore mikuhlani ichangopinda nekuongorore weti dzeantu nemakararwa dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakanaka dzakachena dzisingapindi utunga kana zviro zvinokonzeresa mikuhlani.

Tinode kubonga hurumende yezimbabwe maningi ngezveiri kuita asi inofanira kuwedzera kushanda nesimba kuitira kuti muzvibhedhlera nemuzvipatara mune mhatso nemidhuri inoongororwe mikhuhlani ichangopinde mukati mwenyika inge yakanaka.

Toda kubonga maningi hurumende ye Zimbabwe ngekuda kwe zvairi kuita kuti iri kuisa zviro mu zvibhedhlera ne muma hosipitari nemu zvipatara zvino shandiswa kuongorora neku vheneka utano ne mu kuhlani inenge yauya mundaraunda mwedu ne mimiganga yedu isizi ku zikanwa.

Aisa, antu asharukwa ana adoko neamuna eshe anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nenzvimbo dzinorapirwa antu kuti votorwe ropa rawo rivhenekwe ndiana mukoti nanamazvikokota rionekwe kuti harina mukuhlani nematenda ere kana rine matenda vopuwa mapirizi nemitombo inoita kuti apore.

Chiro chakanaka chekuti ana mbuya edu nen'anga aikone kurapa mikhuhlani yakasiyana eishandise mitombo yekudhaya asi izvozvi taana ana mukoti , madhokodheya nana mazvikokota anokonawo kushandisa michini yemazuwano kurape mikhuhlani yakasiyana siyana.

Ndikazvipirimidza ndega hloko inopisha. Asi chiro chakanaka maningi kupinimidza nokubonga zviri kuita hurumende yedu yeZimbabwe. Iri kuita zviro zvakanaka maningi mwukati mwentharaunda nemwukati mwemiganga iri kufundisa anthu nekugadzira nzvimbo nendau dzeshe dzinoona ngezvekurapa anthu anenge ane mikuhlani neanthu anenge abara.

Kudhara taiziva kuti muntu akaita ndani kana mimba anodetserwa nana nyamukuta asi izvezvi hurumende iri kufundisa vantu vaite hunyanzvi hwakakura maningi kuti azodetsera antu pakubara antu eshe anofana kubara nguva anawa vanofana kubarira kuzvibhedhlera kwete kubarira kumizi dzavo.

Hurumende inofanira kuongorora nekushanda ngesimba mararamire eana adoko kubva dzichiri mimba, kubva dzichiri ndani, nemabarirwo aanozoitwa. Zvipatara nezvibhedhlera, mwese mwaano rapirwa hurumende inofana kuti zviro zvakona zvigare zvakanaka. Zvipatara nezvibhedhlera zvinge zviri padhuze kuti anamai anenge abara asahamba maningi nekuti ana adoko abairwe.

Aisa, antu asharukwa, ana adokowo pamweni pakhona ndombi neakadzi, amuna neamweniwo antu ati kurei anofana kupota eienda kofundiswawo ngezvekukosha kwakaita utano wekubara neutano hwekurera ana adoko kuitira kuti amweni akhona panozokura azoneseki ngekurera ana.

Ana adoko eshe aripashi pemakore marongo muna neamweni ari padera pemakore marongo muna anofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zveshe orapiwa amweni akona kudonhedzerwa achengetedzeka kubva kumukuhlani imweni ino ndopararirawo nemhepo.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende ye Zimbabwe. Karetu taiziye kuti kana munhu ane mimba pakubara payani unoashirwa ndiana nya mukuta. Asi izvozvi hurumende yedu yakaise zvirongwa zvekufundisa anhu eshe anemimba kuti kana obara anofanire kuende kuzvipatara koabara, nekuti kana obara ana acho anofanira kudonhedzerwa nekubaiwa nekupiwe mishonga kuti mikuhlani isapararira.

Karetu taiziya kuti kana munhu ayita mimba kana ndani kana akubara uno yashirwa ndiana nyamukuta izvozvi kana munhu akuda kubara unoenda pa zvibhedhlera zviri pa dhuze saka hurumende yedu ye Zimbabwe inofanira kushanda nge simba ku gadzirisa neku dzarisa neku gadzirisa zvipatara ne zvi bhedhlera zviri padhuze kuti antu anenge akuenda ko bara abare zvakanaka.

Karetu taiziya ana nyamukuta aiashira ana anobarirwa mumhatso asingaendi kuzvipatara, asi izvozvi tinode kubonga hurumende yedu nekuti yakagadzire zvibhedhlera zvekuti ana mai ane ndani ane mimba anoenda koobarireyo.

Hurumende yeZimbabwe inofanira kukurudzira ana mai achandobva kubara nana mai ane ntumbu kuti aende nadzo kuchipatara kuti dzoenda korapiwa, nekubairwa, nekudonhedzerwa kuitira kuti paanokura vasabatwa ngezvimweni zvirwere kana matenda, kana mikhuhlani ingandoabata mukukura kwaanoita.

Karetu kedu taiziya ananyamukuta aiende koashire anamai akadzi anenge abarire mumbatso asi izvozvi hurumende yedu yeZimbabwe iri kuite zviro zvakanaka maningi ngekuti iri kunyoresa anamai kuti vaende kuzobarire muzvipatara.

Taiti ijee kabanga igwinyiso taimbozvionera pazvivhiti-vhiti nemichini inoona zvepamhepo. Asi mazuva ano zvibhedhlera zvedu zvemuntaraunda kwane mibhedha yakanaka inovata vantu pavanenge veiviiva ngemadhogodheya ndiana mukoti.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu ngekuda Kwekushanda kweirikuita mukati mwezvibhedhlera zveshe nemuzvipatara kuti irikutenga michini inongwarire fundo nemichini inongwarira zvinyorwa zvakanyorwa karetu kuchengete zvakanyorwa karetu nekuti amweni eshe anozoda kushandawo pachibhedhlera anozoona mashandire akanaka nekuti mikhuhlani irapike zvakanaka.

Tinode kubonge hurumende ngezviro zveiri kuita zvekuti iri kutengera madhokodheya michini inoona nekuvheneka mukati mwemuntu kuti mwoyo uri kupomba ropa zvakawanda sei, uri kupomba zvakanaka ere kana kuti uri kupomba zvakadini.

Tinode kubonga maningi hurumende nekuda kwezvairi kuita kuti vantu veshe ari kufunda ngezveutano ngekugadziraa mishini inoona nezveutano, kufundo yepadera dera ari kuzviita nemazvo. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe anoenda korapwa mukuhlani dzakasiyana- siyana vanoongororwa asati arapwa kuti ane mukuhlani wakadii, izvi zvinodetsera kuti kana peitsvakwe mapirizi kana mitombo inorapa itsvakwe chaiyo chaiyo.

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwekutenga michini yakawanda inoshandiswa mukati mwezvibhehlera zveshe. Imweni yakona inorapa, imweni yakona inopangidza madhokodheya kuti denda riri pari nemikhuhlane uri pari chaipo.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu ye Zimbabwe nana mazvikokota ngeku gadzire michini yaka wanda ino detsera muku rapa mikuhlani yaka siyana siyana uye ine chekuita nezve utano izvi zvino detsera kuti kana antu aka enda ku zvipatara ne zvibhedhlera asa neseka maningi kuti denda racho ngerei asi anondo ko mbidzwa nge michini iyona.

Tinoda kubonga maningi hurumende nezvairi kuita, mukati mwezvibhedhlera nemukati mwehutano. Kuti hurumende iri kutenga michini inoshandiswa kurapa antu nekuongorora antu, younza mukati mwezvibhedhlera zvedu muntharaunda nemumiganga yeshe kuti antu amweni akhona arapwe pachena pasina mare inobhadharwa.

Karetu taiti muntu kana akarwara kana kubatwa nedenda kana mukuhlani, taibate pahuma kuzwa mwiri kupisha kwauri kuita asi izvozvi tinoda kubonga anamazvikokota akagadzire kamuchini kekuti unokaise muhapwa kanotaura kupisha kwemwiri wako kuti kwakamira sei.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kushanda zvakawomarara kuti muzvibhedlera mwedu munge mune michini, zvigero neimweni michiniwo inoshandiswa kurapa antu vane mikuhlane nematenda. Zviri zvemazuva ano, zvechiyungu. Zvinodetsera kuti antu anenge arwara ngeimweni mikuhlane inozwi hairapiki, kana inode hunyanzvi hwakawanda, anorapika mahara.

Tinoda Kubonga hurumende maningi ngekuda kwezve iri kuita mu zvibhehlera ku zvipatara nema hosipitari kuti iri kutsvaka neku nasira neku tenge yei unza michini ino shandiswa kurapa antu kubva kubanze kwe nyika izvi zvino detsera kurapa mi kuhlani zviri nyore.

Toda kubonga maningi nebasa ririkuitwa nehurumende yekuti muntu weshe unoita nezvekufunda ngezveutano kuchikora ari kufundiswa achakatsonga kuti zviro zvakona zvinoshanda sei arikufundiswa kushandise tsino majekiseni arikufundiswa kushandisa zvigero nema panga zvinoshandiswa mukuongorora neku rapa antu.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngehurumende chekuti iri kufundisa ana echikora kuzvikora kugadzira michini inoshande kurapa mikhuhlani nematenda. Izvi zvinodetsera maningi kuti mikhuhlani yataiziya kuti airapiki karetu yakurapika izvozvi.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota nehurumende yedu yezimbabwe kwezvaari kuita muzvipatara Ari kugadzira muchini inorapa antu anenge akuwara arikugazirahe zviro zvinobata marenje kuti asawedzera kuguka panenge apuwa mushonga kuti apore.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kweutano hwedu hwavari kubatikira. Amweni akhona arikugadzire michini inovheneka nekuongorora zviri mukati mweurozvi hwedu. Mukati mwongo wedu. Izvi zvinodetsera kurape mikhulani yakasiyana -siyana yataiziya kuti airapiki karetu.

Ana adoko ane ndxondo dzaka txotxoroka nedzakapinza anofane kutsvakirwe mare dzekuti afunde aenderere mberi nechikora. Amweni akhona azofunda fundo yepadera, zvinozodetsera kuti mangwana akura, amweni akhona anozokone kugadzire mishini inoshandiswe ngeantu kurapa mikhuhlane.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngehurumende yedu ngekuti irikupe mikana nemikuwo kuana adoko kuti eshe anokona anenxlondo dzakathlothloroka ndzakapinza vanofanira kuuya amweni akona arikutofundiswe kugadzire michini inoita kuti kana munhu akarwara ngemikhuhlani yakasiyanasiyana arapike denda ripere.

Hurumende yeZimbabwe inoshanda zvakaomarara kuti igadzire mapanga, zvigero netsono zvinoshandiswe kubaya vantu vanorwara dzinoshandisa kubaya vantu vane mukuhlani yakasiyana siyana kuti apore.

Tinode kubonga mukuru wenyika nehurumende yawo nana mazvikokota ngekuti arikuhamba eipa vantu vanorarama nehurema michini yekuhambisa, izvi zvinoite kuti kuhamba kuite nyore pane kwese kwaanenge eida kuenda kwaanenge echida kuhamba, kuhamba kunoite nyore.

Ana mazvikokota mune zveutano anoite chiro chakanaka maningi. Taizviziire kuri kuti kana mwana mudoko akaite ndani akakorere kubara unochekwa ngezvigero, tsono nemapanga zvakagadzirwa ndiana mazvikokota zvakatogadzirirwe izvona.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ndiana mazvikokota kuti kushaisha kunoizwa ngenyara dzeanhu kuite kushoma, akagadzire michini inoongorora nekuvheneka anhu kuti mikhuhlani yeunayo ngeiri nedenda reunaro raurikurwara ndiro ngeriri.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ngebasa ravari kubata mukati mwe upenyu hwedu taizvi ziire kuri kuti mu kuhlani we besha mupengo uchapera nezva waita zvekundo uraya vantu ngekundo kotsora basa chirwere chakuto tapukira ngati rambe teyi endesa ana edu kuchikora kuti amweni akona azokura anozondo daiwo ne akoti ne madhokodheya nana mazvikokota kuti ra mangwana redu rizo fambe zvakanaka.

Hurumende yedu ye Zimbabwe inofanira kushanda ngesimba kubhadharira ana echikora mari, kuti vaenda kufundo dzepadera dera kuti vaite ana mazvikokota anozodetsere nyika kugadzira michini inozoshandiswe kuwongorora nekuvheneka anhu anorwara.

Chiro chakanaka akadi ere kuti asharuka eshe ane hwana huchiri kuenda kuchikora ahufundise. Kuti pehunokura humweni hwacho hunoita mabasa akanaka akadai ngekuite madhogodheya eizoshanda eitumbura amweni. Kuitira kuti zvirwere nemikuhlani zvisapararira.

Zvanga zvakanaka maningi kuti hurumende yedu yezimbabwe inohamba muzvipatara nemahosipitari akapoteredzana nenyika yeshe eingorora kana kuine mibhedha yakanaka muzvipatara ngekuti zvirwere Ari kufira pamubhedha isizi kunaka.

Ningirai muone kufunda kwakanaka maningi, ukaenda kuzvipatara nemahosipitari ndipo peunoona kuti ngondo dzemunhu mutema adzitori zvakanaka akadi, taizviziire kuri kuti ukaendeyo kune michini yekuti ikango khombidza pandani yako, inongobudisa rekhodhi yezviri kuitika mukati mwendani.

Taizviziira kuri kuti madhodha e mazuva ano ane ndxondo dzaka pinza maningi ndakaona mukati mema hosipitari ane zviro zvaano shandisa zvakaite kunge tee mu chovha zvekuti aticha faniri kutwara zviro zveshe zvetinenge teindo twara unongo beke padera pakona woto chovha.

Chiro chakanaka maningi zviri kuizwe nevamwe vana vanobva muminganga yemuChipinge nemuChimanimani ngekuti amweni awo akuto svika pakukona kugadzire michini inoshandiswe kuvheneka nekuongorora mukuhlani mukati mwemwiri dzedu .

Chiro chakanaka maningi kuti ana edu panenge achikura kuzvikoroyo afundiswe kunaka kwakaite muchini inoshandiswe kuongorora nekuvheneka mikuhlani yakasiyana siyana kuchikorayo izvi zvinobatsira kuti panenge eikura aitewo munikwi wekugadzira zviro zvakadarika apapo.

Toda kubonga maningi anamazvikokota, ngekuda kwemitombo yechiyungu yaakagadzira maningi. Izvizvi inotibetsera kuti utano wedu ugare wakamhoryoka, zvinodetsera maningi kuchengetedza utano wedu nekuti mwiri ugare une utano wakanaka maningi.

Tinobonga maningi muntu weshe akagadzira mitombo yechirungu imweni yakona yakanakira kuti tinotoziva kuti Mukati mwakona munei asi inokwana mumbudo asi zvakanaka maningi nekuti inorapa mikuhlani.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezviro zvaari kuita mukati mentaraunda dzedu, nemitombo yaari kugadzira inoshanda zvakasiyana-siyana. Imweni yakhona inoshanda kuita ekumwa, imweni inoshanda kudzodza asi imweni yakhona inoshanda kuita zvekubairwa ngemajekiseni.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ngekuti akagadzire mitombo yakachena maningi. Mutombo iyona inoshanda zvisingaiti. Isusu kare taiziye kuti kana muntu akarwara unoende kokume mashizha emiti aizoshandiswe semitombo asi izvozvi tinoda kubonga madhokodheya ngekuda kwezvaakaita zvekuti akagadzire mitombo yakanaka maningi isingasemesi kana kuya.

Tinoda kubonga maningi ,ana mazvikokota. Akoti nema dhogodheya ngekuda kwekugadziya kwaarikuite mitombo yaakushandiswa mazuva ano. Izvi zvino detsera maningi kuti antu eshe enenge echida kushandisa mitombo ano shandisa ngenzira yaanoda. Izvi zvino detsera maningi kuti anenge eyida kuita yekudzora ,kudya ,kumwa ,kukwizira kana kubaiwa majekiseni zvese zvindonoita.

Kareni taiziya kuti mundu akabatwe kumukhuhlani unoende mushango otsvaka mapande, nzinde kana mashizha emiti odzokera nazvo pambatso. Okuya kana kutwa omwa kuti apone kumukhuhlani waanenge anawo, asi izvozvi tinobonga ana mazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu inoshanda zvakafanana nezvaishanda karetu asi yona yakanaka maningi ngekuti aina tsvina.

Tinoda kubonga maningi madhogodheya ana mukoti nana mazvikokota mune zveutano. Nekuda kwebasa guru ravari kubata maningi rekugadzire mitombo yechiyungu iyo inobetsera maningi mukati mwekurarama kwedu. Inobetsera zvakawanda inobetsera kurapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mutombo dzemazuwano dzakugadzirwa ndiana madhokodheya nana mukoti nana mazvikokota dzakanaka maningi ngekuti dzainoita ingatei dzidoko hadzo asi zvedzinorapa dzinorapwe zviro zvakakura maningi nemikhuhlani yeshe ngematenda dzinorapa.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kare kedu taiziye kuti kana munhu akarwara ngemukhuhlani kana muntu eide kudziirire mwiri wake kubva kumikhuhlani nematenda akawanda unoende mushango kootse dzinde dzemiti nemapande pamweni pakona nemashizha asi anamukoti ,madhokodheya nanamazvikokota vakagara pashi ochogadzire mitombo yechiyungu inotoisike mumbudu yeitorape mikhuhlane neunyanzvi.

Tinoda kubonga maningi anthu eshe, anoshanda muzvibhedhlera zvinotengesa mitombo yechiyungu, izvi zvinodetsera anthu eshe anogara mumathaundi, nemadhorobha, kuti kana akarwara ngemikhuhlani, kana pakati peusiku, ane kwekuenda, eienda kootenga mutombo, zvasiyana nekaretu kwekuti taipinda mushango kootsa nzinde dzemiti.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota neantu eshe anoshanda kugadzira mitombo yeshe inorapa yechiyungu. Ngekuti zvakanaka naningi zvaari kuita hapasisina mukuvo vekuti tiende mushango kotse nzinde nemapande nemashizha kuti tiuye navo tiashandisire pambatso. Asi tikandoende kuzvitoro zvinotengese mitombo iyona tototenga.

Karetu taiziye kuti kana muntu akarwara kana kuti akabatwa ngemikuhlani waiende mushango wootse nzinde. Asi izvozvi tinoda kubonga anamazvikokota ngekuda kwenzira dzaakauya nadzo dzekusvina mitombo yeshe yetaiziya yairapa mushango kuiita karo kadokodoko ketinoziya kuti kanorapa chakati. Izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlani isaramba yeindopararira.

Tinode kubonga maningi ngekuti antu eshe anoita zvekugadzire mitombo dzechiyungu. Ane ndxondo dzakatxotxoroka maningi ane ndxondo dzinofunga maningi. Izvi zvinobetsera kuti antu eshe anenge asingadi kudzishandisa amweni akona anopedzisira andoshandisa mutombo. Ngekuti imweni yakona inoiswe mumafuta ekuzora, imweni yakona inotapira neimweni yakona inondo shandiswavo zviro zvakawanda maningi zvisingavavi.

Tinode kubonga maningi anamazvikokota ana mukoti nemadhogodheya neantu eshe anoona ngezvekugadzire mitombo yechiyungu. Izvi zvirikubetsera maningi mukati mwekurarama ngekuti antu akabatwa ngemukuhlani akatenga mitombo iyona akanwa kana kushandisa ngezvaanenge abhuirwa ngemadhogodheya anopora.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe nana mazvikokota kuda nemadhokoteya ngekuda kwemitombo yakagadzira inorapa maningi mikuhlani yakuoneka nekubuda mazuva anawa. Izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlani yakona isaramba yeindoparirira zvisina tsarukano.

Mazuva etakakura isusu, taiziya kuti mitombo yeshe inozwi inorapa inovava, asi tinoda kubonga maningi anamazvikokota ngekuti kugadzira kwavakaita mitombo yechiyungu, akaise zviro zvimweni zvinotapira. Izvi zvinoita kuti vana vadoko vanotya kuwawiwa anondomawo eindorapika eitapirirwa.

Tinoda kubonga maningi antu ese akafunda, anowuyawo eyifundisa antu amweni ngekuda kwekosha kwewutano. Eyita kuti mikhuhlane isapararira kuti panobata zviro, anobata akapfeke zvihembe zvanenge akapfeka zvinoyita kuti mikhuhlane isapararira, eyirapa antu eyirapa antu eyishandisa mishonga nemitombo yechiyungu.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngezveiri kuita ,zvekuti uri kutendera anamazvikokota, akoti namadhokodheya kuti anasire. mitombo yechiyungu, eishandisa mitombo yechindau. Izvi zvinodetsera kuti anhu anogara mumadhorobha, mumathaundi, musina miti kana midzi, anoonawo chekurapika ndicho, kana vabatwa ngemikhuhlani..

Anamazvikokota eshe munezveutano akagare pashi ochonasa kuongorora anendxondo dzino xoxoroka ochonase kuongorora kuti kuti antu atenge mitombo yedu yetiri kugadzira yakanaka ndodini amweni akati ngati ise mumafuta ekudzora amweni akati ngaite zvekumwa amweni ochobhuyawo ngezvekuti antu anofana kuisirwa zviro zvinotapira kuti kumwa mitombo yakadai kunakidze.

Mitombo yemazuva ano yakati siyanei nemitombo yaishandiswa karetu. Mitombo yaishandiswa karetu waikone kudzadze saka ngemitombo wouye pamhatso wokwatisa zveshe kuti umwe asi izvozvi zvinenge zvindori mukaro kadoko asi zvakanyorwa kuti mune zviro zvakawanda sei, zvinorapei.

Tinoda kubonga maninga ngekuda kwemapirizi nemitombo yakagadzirwa mazuwa ano inorapa zviro zvakawanda maningi zvetinobaaziya yasiyana nemitombo yetaishandisa kudhaya yekuti unomwa guchu rese usikazii kuti riri koorapei chaiko chaiko .

Ana mazvikokota, madhokodheya nana mukoti tinoda kuabonga maningi ngekuti vakagadzire mitombo yechiyungu inoshanda zveshe achinorape mukhuhlane yakasiyana siyana amweni anoita yekumwa amweni anoita yekudzora, amweni akona anoita ekumwa ngemvura amweni akona anoita yekubairwa ngemajekiseni.

Antu eshe ari kuita basa rekugadzira mitombo yechiyungu tinoda kuabonga maningi ngekuda kwezviro zvaanoita. Anogadzira mutombo mayererano ngekuda kwekuti iwewe muntu unowushandisa sei nekuto futi unoshande pari. Dzimweni dzinoiswa mumakaba dzinoita yekumwiwa, dzimweni dzinoita ngekukwizirwa paganda asi dzimweni dzakona dzinoita kuiswa majekiseni.

Tinoda kubonga zviri kuizwa ngeakoti nana mazvikokota nemadhokodheya kugadzira mitambo yechiyungu inodetsera kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana mukati mwekurarama kwedu. Inodetsera maningi ngekuti amweni akhona aatisisina nguwa yekuenda mushango kotse nzinde.

Kareti taiziye kuti kana muntu akarwara ngemanyoka kana mudherye. Unoenda mushango kotsa nzinde nemashizha odzokera pamwatso obika. Asi izvozvi tinoda kubonga ana mazvikokota ngendaa yemitombo yaakadadzira yechiyungu inobetsera kurape manyoka nezvirwere zvemundani.

Karetu nguwa yatakakura taiti ijee damba igwinyiso, kuti mitombo yeshe yetinoenda kowotse musango, teiuya pambatso teiukwatisa, yakuonekwa muzvipatara nemuzvibhedhlera asi yakasviniwa imweni yakona yakakuyiwa yogadzirwe kuizwe maphirizi.

Tinoda kubonga maningi ana mukoti, madhokodheya nanamazvikokota nekuda kwebasa guru raari kubata maningi mukati mwezveutano, arikugadzira mitombo yechiyungu eishandise mitombo yechindau yataiziya karetu izvi zvinodetsera maningi kuchengetedza utano.

Aisa anofanira kufundisa ana echikora. Ane ana achiri kuenda kuchikora otsvake mare yekuti abhadharire ana echikora, kuti amweni akhona aende kuzvikora zvepaderadera ofunda maningi, ngekuda kwemitombo yechiyungu nekuti inogadzirwa zvakadini kushandise mitombo yechindau.

Karetu taiziye kuti kana munhu akarwara ngemikhuhlani yakasiyana-siyana, unoende mushango, kobvite nzinde ,dzemiti nemashizha, ouya ozvibhoilisa. Pamweni pakhona, zvinenge zvakabaawanda zveidzadze saka. Asi ana mazvikokota akasvina zvinoshanda zvacho, kwaakuzviite maphilizi ,rinokwane muhomwe.

Isusu mazuwa etakakura taiziye kuti kana munthu akarwara kana kubatwa ngemukuhlani unoende mushango kootse nzinde dzemiti nemashizha odzokere pamhatso okuya, asi izvozvi munthu akarwara unoende kuchipatara nekuzvibhedlera zvakangosiyana -siyana, izvi zvinobetsera kuti unenge eienda kooningirwa ngeantu akafunda, anthu ane unyanzvi mukati memikuhlani iyi.

Aisa naantu asharukwa anofanira kufundisa ana adoko Nekutsvaka mare kuti aendekofunda kufundo dzepadera dera amweni akhona anofunda kugadzire mutombo mitombo inozotibetsera kana isusu tisingachakoni kuhamba inozotidetsera Kurape mukhuhlani nematenda atinenge taanawo.

Karetu taiziva kuti kana muntu akabatwa nemukuhlani unoenda mushango kotsa nzinde nemashizha odzokera okuya kana kutwa asi tinoda kubonga ana mazvikokota ngekuda kwekugadzira kwavakaita mitombo yechirungu izvi zvinodetsera maningi mukati mekurarama nehutano hwedu.

Ana mazvinokota akaona chiri chiro chakanaka maningi kuti tisasaende mushango kotore mitombo asi akatora mitombo dzakhona ochodzigaya dzimweni kwakusvina dzimweni kwakukuya kwakuise mumabhodhleya nemuzvikaba kuti zviringirike kuti muntu weshe amwe.

Zviro zvakanaka maningi kuti titsvake mare seantu asharukwa anevana vachiri kuenda kuchikora ,tifundise ana edu amweni akona paanokura anozoita madhokodheya amweni akona aoita anamukoti, amweni akona azoite ana mazvikokota anorapa mikuhlani yakasiyana,_ siyana izvi zvinobetsera kuti kana munharaunda muine mwana wedu watakafundisa atizonetsekiba kana toda kurapwa.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ma dhokodheya ne akoti ngekuda kwe zvaanoita mubandiko re utano amweni akona ndivo vaka gadzira mutombo ino tapira yekuti nyangwe uka mwisa mwana haatombo zvinzwi kuti uri kumwa mutombo ngekuti inoto tapira.

Tinobonga maningi akoti nemadhokodheya nana mazvikokota nekugare pashi kisvine mitombo nedzinde dzataishandisa karetu kugadzire mitombo yechiyungu. Iyo inoshande kurapa matenda nemikhuhlani yakasiyana siyana muzuwa ranyamashi.

Tinode kubonga madhokodheya ana mukoti nana mazvikokota nge nzira dzaakauya nadzo dzeku rerusa zviro kareko taiziya kuti kana ukarwara unoende mushango ko bvite nzinde dze miti wouya nadzo wotswanya tswanya asi akatora nzinde dzo ocho dzikuya kwa kusvina kwaku gadzira mutombo ye chirungu.

Kareko taiziye kuti tikabatwa ngemukuhlani taiende mushango koobvite nzinde todzitswanya-tswanya kudzivhenganisa nekudzikumanidza kuti timwe kuti tirape mikuhlani. Asi anamukoti, madhokodheya naana mazvikokota akagare pashi ochoovehangisa zviro zvakadaro, ochoodzigadzira kuite mutombo dzechirungu.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngemadhokodheya nehurumende naanamukoti zvekusvina mitombo yataishandisa kudhayakwo kuiita mitombo yechiyungu iyo inodetsera kurapa mikuhlani yakasiyana siyana izvi zvinoita kuti ana adoko paanokura akure ane mwiri dzakagwinya.

Mitombo yechiyungu ine zvayakanakirawo kudarika mitombo yechindau yetangabtajaira mitombo yechindau tiende mushango kotsa asi iyi mitombo yechiyungu yakanakira kuti inenge indori muchikaba unondotora muchikaba mako ende yakachena.

Ndi detsereiwo kubonga madhokodheya ana mukoti nana mazvikokota ngenda yezva ari kuita mukati mwe zvine cheku ita nezve utano amweni akona aka ende mushango kotere nzinde kwakudzi svina kugadzire mitombo ye chiyungu imweni yakona ino mwiwa imweni yakona inoita zveku mwiwa ne mvura asi yeshe inorape mikuhlani yaka siyana siyana.

Mitombo yaakushandiswa mazuwa ano kurapwa mikuhlani yakasiyana-siyana aizikushataba, asi isusu takakura teiziye kuti tinoshandise mitombo yechindau kurape mikuhlani yakasiyana-siyana ende mitombo yechindau iyi inondooneka pese pese mumiganga yedu

Chiro chakanaka maningi, kutsvakira ana edu mari dzechikora kuti aende kuchikora koofunda, kuti azokura anokwanisa kutichengetawo kubudikidza ngemabasa eanenge achiita, akadai ngekugadzire mitombo, nekugadzire zviro zvakawanda-wanda zvinotibatsira mukati mendaramo.

Chiro chakanaka maningi chekuti hwana hwedu huchakatsonga huchiri kukura huziyewo mashandisirwo nekuti mitombo yechiyungu inombogadzirwa ngei kuitira kuti amweni acho paachozotsvake mishando akura atsvakewo mishando yakadaroko yekugadzire mutombo.

Kana vana vechikora ava veinge vafunda vamweni vacho Vanozoenda koite madhokodheya asi amweni acho anozoenda kogadzira mitombo mitombo iyo inoshanda mukati mendaramo yedu chimweni chainodetsera ngechekuti inorapa zvirwere inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Upenyu wemazuvano unenge wati rerukei ngekuti zviro zvizhinji zvakumgowanikwa pese pese kare ko taitoti ukarwa ngemudumbu waitienda kunotsa mutombo mushango asi ikezvino unotoenda pazviroto kunotenga wechiyungu

Zvakanaka maningi kuti ana eshe akadzi nevasharukwa vafundise vana vadodori kuti mukukura mwanenge eieita pane zviro zvanofanira kuziya zvakafanana nekugadzira mitombo yechizvino zvino.

Ringirai muone kufunda kwakanaka maningi kudhayako taiende mushango kotse nzinde dzemiti kuti tirape mikuhlani. Asi ana mazvikokota madhogodheya neakoti akauya nenzira dzakawanda maningi dzekugadzire mishonga yechizvino-zvino, kugadzire mishonga yechiyungu.

Mitombo yekudhaya yairape mukuhlani yakasiyana siyana asi yanga yakashatire kuti imweni yakona yaiwawa saka ana mukoti nemadhokodheya akazogare pashi ochosvina muto wakona nekuise zvimweni zvinotapira kuti iaraidze muntu unenge eimwa.

Kudhaya koo taishandise mitombo kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana asi ngekuda kwekuhamba kwemukuwo izvezvi madhokodheya ana mukoti naana mazvikokota vakagare pashi vochogadzire mitombo inoshanda inozotengeswa mumitaundi.

Kudhayako mazuwa atakakura isusu chiro chaishamisa maningi kuone mitombo nemafuta anorape ganda redu eindotengeswa peshe peshe, asi mazuwanaya unondooaona eindotengeswa chero nehwana hudoko pamagirosa.

Kudhayako tishandise mitombo yechindau kurape mikhuhlani yakasiyana siyana asi ana mukoti, madhokodheya nanamazvikokota vakagare pashi vochogadzira imweni mishonga yakaite maphirizi inokwane mumbudu.

Tinoda kubonga hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezveyirikuyita kuti dzimweni ndau dzinezvibhedhlera dzakanaka, dzirikuwakwa maningi, ende dzirikuyevedza. Izvi zvinodetsera maningi, kuti mikhuhlane isapararira. Uye nzvimbo dzese nendau, dzinorapirwa anu, dzinofana kugara dzakachena kwete kuyita kunge munogare nguruve.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuongorora nekuningira peshe, panoita zvekubhuirwa anhu ngekuda kweutano hwepfungwa kana hwendxondo. Izvi zvinodetsera maningi kuti anhu agare ane ndxondo dzine utano hwakanaka.

Antu eshe aisa antu asharukwa ana adoko aisa akadzi naamuna ese anokurudzirwa kuenda kuzvibhehlera zviri padhuze nawo kofundiswa ngezvekunaka kweutano. Izvi zvinodetsera kuti kana pakaite munhu unoite mikuhlani kana denda haaparadziri denda iri ngekukasira ngekuti antu anenge akadziirirwa.

Hurumente inofane kushanda zvakawomarara maningi kufundisa vaisa ,antu asharukwa ,ana adoko ,amuna neakadzi ngezvekukosha kwakaita hutano hwenxondo. Izvi zvinodetsera kuti antu agare ane hutano hwakawanda mazuwa eshe.

Antu eshe akafunda maningi ngekuda kweutano kweana adoko, anofanira kuhamba muntaraunda dzeshenezvikwangwari zvakanyorwa, nezvibandera zvakanyorwa. Izvi zvinodetsera maningi, kuti antu eshe ari muntaraunda nemiganga yeshe, aziye kuti utano hweana hunoda kugadzirisa.

Antu eshe anorarama akaremara anofanira kubatikirwawo mukati mwenharaunda nemiganga atifaniri kuasema, amweni akona kana tine mare tinofanire kuatengera zvigaro zvawo zvine mavhiri kuti ahambise.

Tinoda kubonga zvikurutu hurumende yeZimbabwe nemutungamiriri wenyika ngechirango chaakapa kuti mwana weshe unorarama neurema aende kuchikora ofunda mahara. Zvinobatsira kuti kana muntu akaita mwana wakaremara, akabare mwana wakaremara haazotyi maningi ngekuti fundo yake inenge iri yemahara.

Antu eshe emunharaunda aisa, antu asharukwa, akadzi naamuna eshe aneana akuende kuchikora asi achiri adoko. Anokurudzirwa kuti aende navo kuzvipatara zviri mumigangamo padhuze navo kuti vobairwa nekudonedzerwa.

Antu eshe anoshande mumichovha nemovha dzinotwara antu anenge akuwara neantu enge eirwara, movha dzinotwara arwere anofanire kunge ari antu anotoziye zvaanoita, anofanira kunge ari antu anoziya zvakawanda maningi pamusoro peutano kuti amweni akona arwere akarwarisa arimo mumovha idzona anokona kurapika pasina tsarukano inoshata.

Pane zviri zvimweni zvinoizwa kuzvibhedhlera zvinofanira kuizwa ngeantu vakafunda maningi anamazvikokota zvakafanana nekutwasanura misoro yeantu, kurapa antu nezvimweniwo zvakandowanda wanda.

Muzvibhedhlera mwese nemumahosipitari nemuzvipatara munofana kushanda vantu vanoziva zvavanoita vane unyanzvi maningi mukurapa ,nekupedze mikhuhlane. Izvi zvinobatsira kuti uwandu wevantu anofa nemikhuhlani hunoita ushoma muzvibhedhlera.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngehurumende kuti andu eshe asina ruzivo nde andu eshe asingazivi haadi kuoneka kuchibhedhlera eyirapa wandu ngokuti anouraya andu saka andu eshe ana mazvikokota andu eshe akafunda maningi ane ngqondo dzakaqhoqhoroka pamusoro pezveutano ndiwo anofana kurapa nekuyayeya zvinenge zveyibhuyiwa ngewarwere kuzvipatara nekuzvibhedhlera.

Chiro chakanaka maningi chatirikuona cheizwa ngehurumende nanamazvikokota kareyo taiziye kuti kana munhu akaguke gumbo achatorapikiba asi izvozvi ana mazvikokota eshe akagara pashi ochofundisana kuti kana muntu abatwa ngezviro zvakadaro unodini izvi zvinoizwa ngeanhu akafunda basi aneunyanzvi hwekuzviita.

Antu eshe anoda kuzoita ana mazvikokota anofanira kunge ari antu akafunda maningi. Izvi zvinodetsere kuti mangwani paanenge aakuzorapa, kuvhiya, nekucheka antu anenge akuwara nekurwara ngemukhuhlani yakasiyana-siyana, asashaisha kuti antu asafa.

Hurumende yedu yezimbabwe inofana kuongorora antu vanoshanda muzvipatara nemuzvibhedhlera kuti ane hunyanzvi here izvi zvinodetsera kuti mikuhlani isapararira nekutsonza uwandu vewanhu anofa nekuda kwemikuhlani yaidai yakarapika.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuningira zvakaomarara kuti antu eshe arikushada muzvibhedhlera nemuzvipatara antu akafunda maningi ere ngekuti kukaenda asina kufunda zvinoisa upenyu hweantu panjodzi.

Zviro zvakanaka maningi kuendesa ana vedu kuchikora kuti afunde kuti amweni akona paanokura azoita ana mazvikokota anoshanda basa nemwazvo aine nxondo dzakatxokoroka ngeruzivo rakati kurei kuitira kuti amweni ati kurei nevasharukwa kwanouya kurapwa arapwe zvine unyanzvi.

Asati ayenda korapa anhu, madhokodheya, anamukoti nanamazvikokota anofanira kumboite musangano awo ariyega. Veinatsa kutsanangurirana kuti zvinu zvakadaro zvinomboiswa sei kuti kana azoswika ku anhu asashayishira anhu neku uraya anhu kubhidikitsa ngekushaisha kwayinengene ayita ngekurapa anhu.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa nehurumende yedu yezimbambwe kufundisa ana achakatsonga ngenya yekunaka kwemabasa. Eiapa umboo hwekunaka kwakaite mabasa akaita kungeteei madhogodheya ana mukoti neamweni mabasavo. Izvi zvinobetsera kuti ana paanenge eikura muntu unokura aine chaari kuziya kuti kana ndakura ndine chandiri kuda kuzoita ozokura ozochiita neunyanzvi.

Kana tichiri neana edu achirinkuenda kuzvikora ngatishande ngesimba Kuti ana edu atiri kuendese kuzvikora aone mare yezvikwanisiro zvakakwana kuitira kuti paanofunda aite ana mazvikokota kuti mangwani wakhona paanozotirapa arape neunyanzvi.

Akaite chiro chakanaka maningi ana mazvikokota madhogodheya neakoti. Kugadzire mitombo yaishandisa nzinde nemashizha zvinooneke mushango. Asi pedzinotengeswa panofanira kuitavo antu ane unyanzvi anoziya zvakawanda padera pemitombo dzakadaro.

Chikora achindobatsiri kuxoxorosa ngqondo basi, asi chine zviro zvimweni zvechinobatsira zvakawanda. Zvekupa unyanzvi ana adoko anenge echikura eifunda. Amweni akhona peanozoita madhokodheya zvinope unyanzvi wekupuruzira nyama dzinenge dzichirwadza kuti dzipore.

Kana teibhuya ngezveutano kana ndaramo yemunhu, chiro chakakosha maningi. Hakuna chiro chakakosha kudarike ndaramo yemunhu, saka kana zvoizwa zvekurapa, zvinofana kuizwa ngeanhu anamazvikokota, anhu akafunda ngemwazvo, anhu akazvipira kuita basa rakadaro.

Ana adoko arikukura tinofana kuvafundise zviro zvakawanda mukati moupenyu zvisiri zvemabhuku basi. Asi zviro zvinozoabatsira mukati meupenyu. Amweni akona achade kutsvake mushando. Saka tinofana kuafundisa, amweni akona kuabhadharira mare dzekuende kuzvikora zvepadera-dera, kuti aende koofunda. Amweni akona oita madhogodheya amweni akona oita anamukoti, anozobatsira ntaraunda kana einga apedza kufunda aa ana mazvikokota.

Ana adoko vachiri kukura anofanira kufundiswaa zvakadzama maererano nemabasa aanozoita kana akura kuitira kuti kana azokura tisazoneseka ndiana mukoti tizoita ana mukoti nemdhokodheyaa, akafunda, anokona kushandisa mapanga, tsono nezvigero pakurapa anhu.

Chirochakanaka maningi ichonacho kuti fundo yedu yemuzvimbambwe itangirire ana adoko achakatsonga. Kuvafundisa maererano nezveutano kuti paanokura aite anamazvikokota mune zveutano.

Zviri zvisingangobhuiwi peshe-peshe ngekuti unoroiwa, asi rekerai ndindozvibhuya hangu. Ndinozwe kudakara nekubonge marure ngekuti paana angu arongomuna umwe wakhona wakatobve kupedze chikora iyo kwaiyofundiswe kushandisa michini inoshandiswa pakurape mikhuhlani.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo yechindau nemitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzakachena kuitira kuti mikhuhlani isapararira . Mikuhlani yakona painopararira Izvi zvinozoita kuti antu eshe anenge ari mundaraunda apere kuda .

Kareyo nguwa yatakakura taiziye kuti kana munhu akabatwa ngemukhuhlani nematenda unoende mushango kotore nzinde dzemiti dzaishandiswa semitombo asi izvozvi anamazvikokota akagadzira mitombo yechiyungu yaakutengeswa muzvitoro zvaakutengeswa mitombo yechiyungu.

Nzvimbo dzese dzinotengeswe mitombo dzinofana kunge dziri nzvimbo dzakachena, nzvimbo dzinopipirira, dzisingapindi mphepo, nenzvimbo dzakadaro ,dzinofanira kunge dzeioneka mitombo yeshe ,kuti antu asaneseka nemitombo kana abatwa ngemikhuhlani.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezveirikuita. Irikutendera antu akafunda maningi ana mazvikokota kuti agadzire mishonga yechiyungu, mitombo yechiyungu oiise muzvibhehlera, imweni yakhona yoiswe muzvitoro zvinotengese mitombo.

Tinoda kubonga maningi ngezvirikuizwa ngehurumende irikutendera ana adoko achakatsonga nerikukura kuti paanenge ari kuzvikoroyo, afunde maningi kugadzirwa kwemitombo yechiyungu kubva munzinde nemashizha nemapande.

Ndoda kubonga maningi ngezviro zviri kuizwa ngehurumende, zvekuti iri kubhadharira ana adoko mare yechikora, amweni akhona ari kubhadharirwa, ndiwo anoenda koosvina nekukuya mitombo yekaretu, oisvina oigadzira mitombo yechiyungu. Iyo inozodetsera mune zvakawanda, inozotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa ngehurumende yezimbambwe chekuti irikufundisa ana adoko kugadzira mitombo. Nekuti amweni akona akura anozoita ana mazvikokota anogadzire mitombo ozvoitengesa muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu. Izvi zvinobatsire kurape mikuhlani nematenda akasiyana-siyana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinofanira Kunge zvakanyorwa pabanze pakona kuitira kuti muntu asazonetseka kutsvaka zvikoro zvakona panorwara mikuhlani yakasiyana siyana zvizoenda nyore kuendepo nekuti panenge pakanyorwa pabanze pakona.

Tinoda kubonga hurumende yezimbambwe nemitunganiri venyika nemukurukota akasiyana-siyana. Ngekuda kwezvarikuita zvekufundisa ana adoko kugadzire mitombo yechiyungu eishandise mitombo yechindau. Mitombo yechiyungu iyi inozotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu. Mitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana-siyana nematenda anorwadziva ngemuntu veshe..

Hurumente yedu yeZimbabwe inofane kushanda maningi kuti miganga yeshe irimumativi mana enyika inge inezvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu .Izvi zvinobetsera kana teinge tarwara ,kana tabatwa nematenda akawanda kuti tindoenda padhuze kotsvaka mitombo iyo inozotidetsera kurape matenda nemikuhlani yatinenge tiinayo.

Vantu vashoma maningi vasingakoni kuerenga nekunyora saka petinoona petinotengesera mitombo yechiyungu yedungatiise zvibandera pabanze pacho kuti padhuze panapanpane chitoro chinorape mikuhlani .

Mitombo yataishandisa kudhaya yainge yakanaka hayo asi kune zvayanga yakashatirawo mitombo yechirungu yakanakira kuti mizhinji yakona inenge yakanyorwa kuti Mukati mwayo munenge munei izvi zvinotibatsira kuzwisisa kuti zvinorapei.

Chiro chakanaka maningi chiri kuitwa ngemadhokodheya nanamukoti nemakorokota amweni anoona ngezveutano zvekuti anooende mushango kotore mitombo kuuya kuigadzira pamphatso kuti iite mitombo yechiyungu mitombo inoshandisika mitombo unobatika.

Hurumende yedu yeZimbabwe nanamazvikokota mune zveutano ari kuite chiro chakanaka maningi chekuhamba eiaka zvitoro zvinotengesa mitombo. Izvi zvinobetsera isusu kuti tisapedze nguwa yakareba teiende mushango kobvite nzinde dzekuti tirape mikuhlane.

Guukota rinoona nezveutano mukati menyika yeZimbabwe rinofanire kuereketa nehurumende, nemutungamiriri wenyika kuti adzakise mitengo yemitombo, muzvitoro zvinotengese mitombo, ngekuti handi kudhura akadiba ukona kurikuite mitombo mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo.

Zvakanaka maningi kuti ana adodori afundiswe ngezve mitombo achakatsonga kuti paano zokura, amweni akhona ano zoenda kozviita ,kufundo dzepadera-dera eifundiswa ndiana mazvikokota, kuti zvino mboshanda sei.

Ana adodori neari chiri kuchikora anofanire kuxoxorose ndxondo dzawo kuti paanokura ange achiziya kuti mitombo yechiyungu inoshandei kana aziya kuti inoshandei ozoake mhatso nezvitoro zvinenge zveitengese mitombo.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kushanda ngesimba kuti iwedzere zvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu. Zvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu izvi zvinofanira kunge zviripo munharaunda dzakatsaukana, mumiganga yeshe.

Hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda ngesimba kuti idetsere ana adodori neana achirikukura kuti panokura azokonedetsera nyika kugadzire zvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu.

Tinoda kubonga zvikurutu ngekuda kwezvirikuitwa nemakurukota anoshanda akazvimirira ngekuti arikuhamba eiake zvitoro zvinotengese mitombo iyo inoshandiswe kupedze mikhuhlani yakasiyana siyana munyika yedu yeZimbabwe.

Eya atirambiba kuti mitombo yekaretu yairapa zvinomwise mvura asi mazuwa anaya pane yogadzirwa ngemadhokodheya, ana mukoti nanamazvikokota iyo inotengeswe muzvitoro .Mukaende pamagirosa munoiwona yeyitengeswe muzvitoro zvinogadzire mitombo.

Apana chinomboshamisiraba pamutombo yechiyungu yetinoona yeindotengeswa mumapato umo indori mutombo yechindau yakandokuyiwa, yochosviniwa kwakutobekwe muzvimakaba iyo yakutoshanda mazuwanaya yakutorapa mikhuhlani yakasiyana siyana.

Antu ese ngatisaite mithyarathyara, ngatisaite mimango ,ngatipurutane kana akuru enharaunda eiti tisangane kuti titaurirwe nekubhuyirwa nezveutano teifundiswa kunaka kwakaita utano izvi zvinodetsera maningi mune zvakawanda mukati mweupenyu kuti mikhuhlani isandotibata peshepeshe.

Antu eshe anoona nezvehutano kunyanya vantu vakafunda maningi ana mazvikokota vanofanira kuhamba mumiganga eifundisa antu amweni asati akuziva ndezvekukosha kwakaita hutano nekuchengetedza hutano kuti huno chengetedzwa sei.

Taiti ijee kabanga igwinyiso, zvinohamba zveibhuyiwa ngeantu akafunda maningi, mukati mwemiganga yedu. Anohamba eifundisa antu ngekuda kwekukosha kweutano. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu agare ane ruzivo rwakawanda ,kuti mikhuhlani isazopararira maningi.

Hurumende yedu nemutungamiriri venyika toda kuvatenda maningi ngezviro zvaari kuita. Ngekuti akutumira antu aneruzivo anendxondo dzakatxotxoroka maningi ngekufunda pamusoro pemukuhlani kuti afundise antu eshe emuntaraunda aisa, antu asharuka, ana adoko, akadzi naamuna.

Chiro chakanaka maningi chirikuizwa nehurumende yezimbambwe. Chekuhamba eifundisa antu ngezvekunaka nekukosha kweutano. Kuitira kuti mikuhlani isaparira nenyika yese nematenda. Ari kushandisa nzira dzakawanda maningi kuitira kuti antu asabatwe ngemikuhlani. Dzakafanana nekuiswa zvinyorwa zvakanyorwa antu voverenga makoshero akaita utano.

Hurumemde yedu yeZimbabwe nanamazvikokota namweni ana akafunda tinofanira kuabonga maningi nebasa gurutu raari kubata mukati mwentaraunda rekuhamba veifundisa antu asharuka, aisa, amuna neana adoko ngekuda kwekukosha kwakaite utano hwedu kuti mikuhlani nematenda zvisapararira.

Hurumende ye Zimbabwe irikuite chiro chakanaka maningi ngekuti irikuhamba eyifundisa eyisa, vantu vasharukwa vayisa, akadzi naamuna maeererano nekunaka kwakakaite hutano ,kuti mikuhlane isapararira nematenda akangodai kuwuya.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngehurumende yedu ino iyi ngekuti ari kuhamba munharaunda nemuganga dzeshe dzemunyika yedu yeZimbabwe eifundisa anhu ngekunaka kwakaita utano wedu kuti mangwanani anhu asazorwara anhu asazoite mukhuhlani.

Hurumende nemutungamiri wenyika naanamazvikokota mune zveutano ari kuite chiro chakanaka maningi chekuhambe mumiganga yese nentaraunda eyifundisa aisa, antu asharukwa, amuna, akadzi neana ngezvekunaka kwezvakaite utano, ngekufundise antu ngekuda kwemikuhlani iri kundotapukira zvisina tsarukano.

Amuna akadzi ana adodori aisa naantu asharuka ngatisaite mutkara tkara ngatisaite mimango ngatisaite murunzo ngatisaite musarinya kana teinge tabhuirwa ngehurumende yedu kuti ngatiende panzvimbo dzatakabhuirwa koozwa ngezveutano kofundiswa ngezveutano kuitire kuti mangwani mikhuhlana yakasiyana siyana isazotapukira.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngemadhokodheya ana mukoti nanamazvikokota mune zveutano zvekuhamba eirapa antu pajekerere pachena izvi zvinobatsire kuti antu arambe eigonda munemitombo vechimanje manje mitombo yechiyungu.

Chiro chakanaka maningi ichonacho chirikuizwa ngeana arikuzvikora arikufundiswa ngezvemishonga ngekuti anohamba eifundisawo aisa neantu asharukwa kunaka kwakaita mitombo yechizvino zvino izvo zvinozodetsera mangwanani mukushandiswa kwayo.

Tinode kubonga hurumende ye Zimbabwe ne amweniwo anhu anoshanda akadzi mirira asisiri pashi pe hurumende akapi nekuda kweku hamba eyi fundisa anhu maererano nezve utano kuti anhu asaite mu kuhlani mu miganga yedu.

Ndinoda kubonga zvakadarikidza nezviri kuitwa nehurumende yedu yezimbabwe nekuti iri kuhamba veifundisa vaisa vahtu vasharukwa neana adoko nekuda kwezvihehutano izvi zvinotodetsera mune ramangwana kuti zvirwere nemikuhlani zviite zvishoma.

Zvakatinakira sevagari vezimbambwe nemiganga yeshe yemuchipinge. Kuti tiende koyaiya nekupurutana panouya anamazvikokota veifundisa vantu veshe zvine chekuita nehutano.

Aisa, anthu asharuka neana adoko amuna neakadzi, majaha nenthombi zveshe. Anofana kufundiswa ngekuda kwezvekukosha kwakaita utano hwekubara. Izvi zvinodetsera amweni akona paanenge akura kuti azokone kuchengete mphuri nekuronge mphuri.

Haasi antu akuru basi anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kweutano hwekubara. Asi ana adoko achiri kuchikora anofanira kufundiswawo ngekukosha kweutano hwekubara kuti amweni akona paanozokura azokone kuchengeta mhuri uye nekuronge mhuri.

Antu eshe aisa, antu asharuka, ana adoko, amuna neakadzi, ndombi nemajaha, antu eshe anofanira kufundiswa ngezvekukosha kwakaita kubhuyirwa nekuyaiya kubhuyirwa kwetinenge teizwa utano hwepabonde neutano hwekubara. Izvi zvinodetsera maningi kuti amweni akona achakatsonga hazvizonesiba, paanotanga misha yawo.

Antu eshe akuita zvebonde akuita zvekuda kubarana akusangana pabonde anofana kupota eienda kundodzivirirwa kuzvibhedhlera nekubaiwa nekuongororwa kuti haana mikuhlani here kuitira kuti asaparadzira mukuhlani.

Zvakanaka maningi kunyanya amuna kuti apote eindorumba rumbawo kuti nyama dzisimbe maningi. Izvi zvakanakira kuti utano hwedu hwepabonde hugare hwakanaka. Izvi zvinodetserahe kuti ana edu etinozobara anenge akagwinya neakadzi anenge akagwinyawo.

Antu eshe emu ndaraunda ayisa antu asharukwa amuna akadzi ndombi ne antu eshe ano gara mu ndaraunda anofana kufundiswa kuti aziye ngezve kuchengetedza hutano hweku bara ne hutano hwe pabonde.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kuti antu eshe ari pashi pemakore anofungidzirwa kuzi anoita. Kutangira pamakore marongomuna kukwira, antu eshe akufana kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita utano hwekubara. Utano hwepabonde neutano humweniwo hunondoita kuti antu akure zvakanaka.

Antu eshe, antu asharukwa, anadoko, majaha, ndombi, antu eshe anofane kuenda kuchipatara kana kuzvibhedhlera, mahosipitari aripadhuze navo, koofundiswa ngezvekukosha kweutano hwepabonde neutano hwekubara.

Taiti ijee, kabanga igwingiso, karetu taiziya kuti, utano hwepabonde nehwekubara, taizvizwa ngeakuru edu, asi izvezvi zvaaku bhuiwa ngeanthu akaenda kuzvikora, ana mazvikokota padera pazvo, anobhuya zvakawanda maningi, zvine chekuita neutano hwedu. Kuti tinga uchengetedza sei utano hwedu, uye todini kana tawana mukhuhlani, nematenda anotapukira ngekuda kwezvirwere zvepabonde?

Ntombi nemajaha akura zvekusvika pazera rekuroorwa kana kuroora anofanira kufundiswa ngenzira dzakawanda maningi dzekuronge mhuri kuitira kuti nyika yedu isangozara antu asina chokurya.

Hurumende yeZimbabwe tinoda kuibonga maningi nekufundisa ana kwairi kuita amweni akona azokura anoita ana mazvikokota nemadhogodheya anogadzira michini inoshandiswa kuvheneka nekuongorora mukati kati memwiri dzedu mukati kati mezvibereko nemukati kati mwesikarudzi dzedu.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezviro zveirikuita. Hurumende irikufundisa antu ngekuda kwekukosha kwakaita utano wepabonde. Izvi zvinodetsera antu achazokura achazoroorwa kuti agare ane utano hwakanaka asatapudza zvirwere nekuparadzira zvirwere nemikhulane inosanganisa mikhuhlani yepabonde.

Ngatipurutane, ngatiyaiye kunyanya ana adoko, ndombi nemajaha achiri kukura kana teibhuirwa nekuundiswa ngezvezvirwere zvinopararira pamanhi ngatiyaiye ngekuti zviro zvakadaro zvinozotibata kana kuzoshanda mukati mweupenyu hwedu petinokura.

Zviro zvakanaka maningi zvirikuizwa ngemadhokodheya neakoti zvekuhamba miganga yeshe eifundisa aisa, ana adoko, asharuka neakadzi neamuna awo ngezekushata zvakaita mikhuhlani nematenda anopararira nekutapukira ngepabonde.

Aisa, asharukwa, amuna neakadzi teshe tinokurudzirwa kuti tiende kuzvipatara nemahosipitari ari padhuze nepetinogara kuti tiende kobairwa nekutaurirwa nekibhuyirwa nezveutano kuitira kuti tiaaparadzira mikhuhlane nematenda kuantu eshe.

Ndinogara ndeizvibhuya asi regai ndizvipetukire he kuti ndinozwa kudakara nekubonga marure ngekuti ana edu akapuwawo mukana yekuhamba einklasa nekufundisa amweni maererano emikuhlani inooneka pamanhi.

Andu eshe asharukwa na adoko ayisa nevakadzi vanokurudzirwa kuti kukurumidza kovhenekwa mikhuhlane pasikarudzi dzavo kuti aonekwe kuti anemikhuhlane here kana hana mikhuhlane izvo zvinobetsera kuti kupararira kwema tenda kusaitika ba

Antu eshe anoita zvekujaha anofanira kurya chikafu nechekurya chinosimbisa mwiri anofanira kurya chikafu chine hutano anofanirahe kuziya mitombo yanoshandisa kuti mwiri yawo igare yakamboryoka nekupomboroka.

Antu eshe anoita zvekurumba zvekujaha zvekutambe bhora Ngekutomuka anofanira kumwa mvura yakawanda ngekunwa mitombo imweni inoita kuti nyama dzigare dzakagwinya inofanira he kurya zvikafu zvakanaka maningi zvine hutano.

Antu eshe anoita zvekutomuka amweni acho anoita zvekujaha neanosimbisa nyama dzavo anofanira kumwa mitombo yakanaka inosimbisa nyama nekuitira futi kuti zvirwere nemikhuhlani zvitambire kuretu nesu izvi zvinodetsera kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekujaha kurumba kana kutomuka anofanira kubhuirwa maningi ngekunaka kwakaitwa mishonga yawo anofanira kurapwa nekubhuirwa ndivana mazvikokota vane ruzivo rakawanda maningi.

Chiro chakanaka maningi kuti muntu veshe aisa, antu asharuka, anadoko neantu akuru. Anofanira kufundiswa ngezvekunaka kwakaizwa kwaita mitombo inoshandiswa neantu anoita zvekutomuka, amweni akona anoita zvemijaho neamweni akona anondoitavo mitambo dzakasiyana-siyana.

Antu eshe anojaha neasinga jahi, neanoita mitambo dzakasiyana siyana anofanira kuite mitambo dzakasiyana siyana anofanira kufundiswa aziye kushanda kunoite mitombo dzakasiyana siyana dzinonyanya kushandiswa ngeanhu anoita zvemijaho, ngeimweni mitambo yakadai nekutomuka ngeimweni mitambo yakangodaro.

Ana adoko aisa, antu asharuka ,amuna neakadzi eshe anofanira kufundiswa ngekukosha kwakaita mitombo inoshandiswa ngeanhu anosvetuka neantu anoita zvekujaha, izvi zvinodetsera kuti mwiri dzedu dzirambe dziri muchimiro chakanaka.

Chiro chakanaka maningi kuti tifundise ana adoko achiri kukura kunaka kwakaita mvura neimweni mitombo inoshanda kune anthu anoita zvekujaha neimweni mitambo inoizwa neanhu anenge ari kuchikora neanhu akuru anoita mitambo yekujaha.

Vana vedu vachiri vadoko vachiri kufunda vanofana funda zvakajeka zvakadzama maningi nezvemitombo inoshandiswa nevantu vanojaha mitombo inoshandiswa neantu anoita zvakasiyana siyana Izvi zvinodetsera kuti panokura zvinozobatsira Mukati mendaramo dzawo.

Ana adoko achiri kukura anoita zvekujaha neanoitawo imweni mitambo yakandodaro anofanire kufundiswa kuti mukujaha kwaanenge eiita kana apedza anofanira kumwa kana kurya zviro zvine utano kuitira kuti asakasira kubatwa ngemukhuhlane kana kuremba pakujaha kwaanenge eita.

Tisingabhuyi ngezvemabhuku akatiba ana echikora kuzvikorayo kwaanofunda anofanira kufundiswa zviro zvimweni zvisinei nemabhuku zvakadai nemijaho nemitombo inoshandiswa ngeantu anenge echijaha kuitira kuti amweni akona paanozokura anozowane mishando.

Kudhayako karetu nguva yatakakura, pane mikuhlani imweni yairapika kozoita mikuhlani yanga isingarapiki. Asi izvozvi ana mazvikokota akagara pashi ochoogadzire michini dzaakuvheneka zvirikuitika mukati memwiiri dzedu. Izvo zvinozobatsira kuti tione mikuhlani yauri kurwara ndiyo nekuzotsvake mitombo yacho kuti tokurapa ngei.

Mitombo yeshe yataishandisa karetu yakafanana nepfuta nemabhatamara zveshe zvataishandisa zvairape mikhuhlani yakasiyana siyana zvinogara kunzwahe mukati mwentaraunda nekutosima nekudzirima kuitira kuti antu eshe araoe mikhuhlani asafa.

Hanti miti yese yatinoona yeimera mumaruanze nepambatso pedu yakashata imweni yakona tinoitsveta nekubvisa hedu asi inoshanda zvakaomarara takaningira mikuhlani ngekuti imweni yakona inorapa mikuhlani.

Nguwa yatakakura taiziye kuti kana muntu weide kudziirire matenda mukati mwemwiri nemikhuhlani waiende mushango kotsvake ndzinde dzemiti izvi zvinode kuitwa he mazuwa ataakurarama nemikuwo yatirikurarama kuti antu adetsereke ngekuti azhinji akaona achazviziyi.

Vandu veshe ana adoko, aisa, andu asharuka, akadzi neamuna, ndombi nemagaya anofanira kufundiswaa ngekunaka nekukosha kwakaite mitombo yataishandise kudhayaa inorape shosha neyakasiyana siyana.

Andizi kudakara maningi ngekuda kwezvendiri kuona. Karetu petakakura taitona nzinde, mashakanyi emimbiti zvaishandiswa maningi kurape mukhuhlani nekudziirire kuti mwiri usabate mukhuhlani. Asi anthu aizvezvi aakundotema nekupisha mashango akhona ngekuti aazii kuti zvinorapa.

Kareko taiziya kuti kana ukarwara nemukuhlani yakawanda unoende mushango kutsvake nzinde miti inorapa amweni akona aitore nzinde amweni akona aitora mashizha amweni akona aitore mapande akona ouya nayo pambatso ikwatisa

Chiro chakanaka maningi kuti ana edu etaakubara mazuwanaya tiite teiafundisa nekuakombidze mitombo dzataishandisa karetu izvi zvinobetsera kuti amweni akona paanenge abatwa ndidzo asina mari anondo tora mitombo dzakadaro nemihlobo yadzo otodzishandisa kukuya, kutwa kana kusvina.

Afana emazuwano akundobatwa ngemikhuhlani yakasiyana -siyana nematenda ngekuti mwiri yavo haizi kugwinya. Isusu karetu taiende mushango kakoya matungururu, kokaye hubvu neimweni nzinde yairape mikhuhlani yakandosiyana-siyana nekundorapewo mwiri, nekusimbisa nekugwinyisa mwiri.

Kudhaya kwatakakura tatisikatombozvizivo zvemitombo yechiyungu inorape mikuhlani yakasiyana siyana nematenda taiziye kuti kana ukabatwe nemukuhlani unoemda mudondo unoenda mushango wotse nzinde dzemiti nemashizha wouya wokuya kana kubika womwa muto wakona .

Tinombunga maningi, andu ese akakura kare kuti asharuka. Ndikuti arikugwira ana adoko, akakura izvezvi. Neasati atokura, ndokuda kwokunaka kwekushandisa mitombo yechindau neyechibhoyi. Zvinobatsira maningi kuti mitombo yakonayi inakona kurape zvirwere nemukuhlwane, asi mwenakonayi inodzivirira mwiri kuti isabatwe nemukuhlwane.

Zvimweni zvakhona zvetinoona muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu azvimbonesi kugadziraba. Tinondotora mitombo yedu yetajaira yechindau, totoiisa mumaturi tototwa. Zvinobude ipona ndiyo mitombo yakhona yetairya karetu, imweni yakhona yakazosvinwa yaakuiswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Taiti ijee kabanga igwinyiso, kutii mitombo yataishandisa karetu, imweni yakhona ndiyo yaakusvinwa makwande, nzinde nemashizha, yogadzira mitombo yechiyungu iyo yaakutengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu.

Tinoda kubonga maningi ngezvirikuizwa ngana mazvikokota neantu eshe aneruzivo nendxondo dzakatxotxoroka padera pemishonga nemitombo yetaishandisa karetu. Arikugadzira mitombo iyona kuti antu anemikhuhlani yakandowanda-wanda nematambudziko amwe kuitira kuti apore.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kuti anhu eshe akafunda maningi ngezveutano amweni akona akugadzire mitombo kubudikidza ngemitombo yedu yechindau yataishandise karetu akugadzire mitombo inoita zvekudzorwa imweni yakona inoitwe yekumwiwa nemvura asi imweni yakona inoitwa zvekubaiwa nemajekiseni izvi zvinobatsira maningi kuti mukhuhlani isapararira nekuchengetedze utano hwedu.

Arimi emazuvano nehurumende neantu nemakorokota eshe anoona nezve zvirimwa anofanira kubetsera antu anorima zvirimwa zvinobatsira semitombo. Izvi zvinodetsera kuti vanogadzira mitombo inoita kuti mikuhlani nematenda zvisapararira aone pekutora.

Chiro chakanaka maningi kuti muntu weshe azviziye kutizviro zvatino shandisa zvakadai ngemafuta ekudzora kana zviro zvakando wanda zvatino shandisa mazuva ano aya zvisinga ryiwi kunyanya nyanya zvinoshandiswa pamuviri pedu zvino gadzirwa ngemitombo yataishandisa kudhara zvakafanana netewe tsanga midzi nezviro zvakandowanda wanda nemakatapeya izvi zvinotidetsera kuti tirambe tine chidokwa dokwa cheku chengetedza ndaraunta yedu.

Toda kubonga maningi hurumende yedu yezimbambwe nana mazvikokota ngekuda kwezviro zvaari kuita nana mukoti nemadhogodheya. Kuti ari kushandisa mitombo yetaishandisa karetu aiisa muzvimakaba yoshandiswa ngeantu kuzora kuite mafuta ekuzora, asi yakagadzirwe kuita yechiyungu.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezvirongwa zveirikuunza mukati mwenyika yedu yeZimbabwe. Tinoda kubongahe nezveirikuita kuzvikora zvekuti ana adoko eshe arikufundiswe kugadzire mitombo yechirungu kubva mumutombo yechindau izvi zvinodetsera maningi kuti muntu weshe aite ruzivo nekuti mikhuhlani nematenda asandopararira zvisina tsarukano.

Karetu tairye miriwo yetaiziya kuti inorapa, mikhuhlani isaindotibata zveirikutiita mazuwa anaya ngekuda kwekuti miriwo yetairya yairapa mikhuhlane yyaitidziirira nekungwarire mwiri kuti usabatwa ngemukhuhlani . Izvi zvinofana kuitwa izvozvihe kuti ana adoko asabatwa ngemukhuhlane.

Tinoda kubonga maningi nezviro zviri kuizwaa ndivana mazvikokota kuti ari kuende mushangoo nekutsvaka mishonga kana mitombo yeshe inorapa, oisvina ogadzire mitombo yechiyungu, izvi zvinodetsera maningi ngokuti kana tisina nguva yokupinde mushango tinondoenda padhuze pachitoro zvinotengese mitombo.

Kare kedu ndayiziva kuti kana muntu akarwara unoenda mushango kotse nzimbe dzemiti owuya nadzo okuya kana kuthwa kana kukwatisa omwa. Asi izvozvi hazvichaitiki ngekuti mitombo mizhinji yakuwanika muzvitoro zvinotengesa mitombo yechindau, saka ntsimbe dzatayishandisa nemitombo yatayishandisa kare zvinofanokutengeswawo muzvitoro zvisingatengesi mitombo masi zvinotengesawo zvimwewo zvokudla.

N'anga nanamazvikokota nana mbuya edu ekaretu anogadzira mushonga eishandisa nzinde ngemashizha emushango. Anofanira kuita zvitupa zvinokombedza kuti aneruzivo padera pazvo zvekugadzira mutombo.

Anamukoti madhokodheya nanamazvikokota akaite chiro chakanaka maningi kugadzira mitombo yakasiyanasiyana imweni mitombo ngeekuise musvutu ngadzike mukomechi ,imweni yakona ngekumwa, imweni yakona ngekumwa nemvura.

Kundoti zviro zvisikaashiriki ba teizvibhuya asi mitombo yatinoona muzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu indori mitombo yati shandise karetu, yakandotorwa imweni yakona yaka svinwa, imweni yakona yakakuyiwa ika venga niswa asi mutombo wakona ndiwo ndiwo chando. siyana maara basi.

Taizviramba kare zveibhuyiwa kuzi mitombo yechirungu yetinoona yeitengeswe mumagwanzimo nezvitoro zvinotengese mitombo yechirungu achisi chiro chinoshamisira maningi indori mitombo yechindau yaitorwa, yosviniwa, yokuyiwa, yotoiswe muzvimakaba.

Ana adoko avazwiba teyiabhuyira kuti zvimweni zvakona zvaanosema zvitori zviro zvinorapa. Dzitori mutombo dzinorape mundani, dzimweni dzakona dzinorape hloko, dzimweni dzakhona dzinotorape mwiri weshe ende tikadzitora tikadzirya dzimweni dzacho dzinoita kuti tisangobatwa batwa ngezvirwere ngematenda.

Vana vadodori aisa nevantu vasharukwa vanofanira kufundiswa mashandisirwo anoitwa mitombo yakasiyana siyana inorapa mikhuhlani yakasiyana siyana kusanganisira besha neimweni mikhuhlani.

Eya atirambi ba kuti madhokodheya anamukoti nanamazvikokota emazuwa anaya arikugadzire mitombo yemazuwa ano echirungu asi kudhayako taiziye mitombo yechindau yekuti zveshe yairapa.

Hurumende yedu yezimbabwe irikushanda zvakaomarara maningi kufundise hwana hudoko hunoende kufundo yesekondari kugadzire mishonga, mitombo inobetsera kurape mikhuhlani yakasiyana siyana munyika yedu nemumiganga yeshe yeZimbambwe.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuti fundisa kwaari kuita ngekuda kwekukosha kwakaita mitombo yechindau izvi zvinodetsera maningi kuti mitombo yechindau kana teinge tabatwa ngemukuhlane tinondoenda tokaya, tokuma mashizha akhona nenzinde totouya toshandisa.

Tinode kubonga maningi anamazvikokota neantu eshe akakura karetu asharukwa edu akaite zviro zvakanaka maningi kutibhuira ngekuda kwekushanda kwemitombo yekudhaya yaishandiswa ngemadzibaba edu. Izvi zvinodetsera kuti mitombo yakona inorape mikuhlani yakasiyana siyana.

Ana adoko eshe arikurarama mukati mentaraunda dzatinogara anofanira kubhuyirwa maningi ngekuda kwekukosha kwakaita mitombo yetaishandisa kudhaya izvi zvinodetsera kuti teinge tazofa isusu ana adoko aya anozosara eibhuirawo ana adoko anenge akurawo panguva dzachodzo. Saka zvimweni zvachona zvinofanira kunyorwa pashi mashandire anoita mitombo dzekudhara.

Antu eshe emiganga anofana kuziya ngezvemitombo, yeshe inooneka kumaruzevha nemuthaundiwo kuti inorapei. Izvi zvinodetsera kune antu etichazobara. Ana etichazobara, anozobvunza kuti azobhuirwa zvakazara, azoita ruzivo rwekuti zvakadaro zvinoshandei pautano hwedu.

Antu eshe ati kurei ana mbuya edu, ana sekuru edu nen'anga dzinoita zvekushandisa mitomba kurapa vanofanira kuita veikufundisawo ana adoko ngasaomera neruzivoba. Anofanira kufundisa vana vadoko kuti mitombo imweni inoshandei. Izvi zvinodetserawo kana teinge tasara tega antu vakuru vafa ngekuti tinenge teiziya kuti mitombo oshadei.

Tinoda kubonga maningi ngekutiantu amwebi ari muntaraunda nemimiganga yedu arikuita eitifundisawo kushanda kunoite imweni mitombo yaishandiswa ngaasharuka edu ekaretu kuti inorape mikhhuhlani yakadini izvi zvinodetserAwo kuti isusu kana takuziya tozobhuirawo amweni.

Ana emazuwa ano andode zviro zvinonaka basi. Asi isusu mazuwa atakakura taiziye kuti muriwo yatairya yakaitenge mutikiti, mushoni, derere, guku, mutsungu-tsungu, kowa nezvimweniwo zvakango sanganisire mutsvore zvairapa maningi ende zvaidzirire mwiri yedu kuti isabatwa ngemikuhlani.

Nzinde nemiti dzekare dzaishandiswa ngeantu kurape mikhuhlani zvinofane kuramba zveichengetedzeka kuitira kuti antu anogare kumaruzevha anogare kure nezvitoro zvinotengese mitombo inorape mikhuhlani aone chekubatsirika ndicho kana abatwa ngemikhuhlani nematenda.

Chiro chakanaka maningi chaiizwa ngeasharukwa edu, amweni akhona aitotifundisa kuti mitombo dzaakadai dzinoshanda sei? Asi zvinezvi zvimweni zvakhona atichazvizii, saka taakufanira kupetuka kundau dzetaiitira zvirozvo kudhaya kuti toofundiswa ngeanthu kuti mitombo yakadaroyo inoshanda sei. Kuti tisazoneseka mangwani kana teinge tabatwa ngemukhuhlana.

Antu eshe aisa, antu asharukwa ana adoko naakadzi tofana kunge tichiziya mitombo yeChiNdau inorapa mikuhlani yakasiyana siyana. Izvi zvinodetsera kuti kana antu akuru anoziya ngezvazvo einga afa, isusu vanosara tosarawo teifundisawo ana adoko anotiteera.

Ana adoko anofanire kufundiswe kurye chikafu nemirivo yairyiva karetu ngeasharuka edu. Inosanganisire mutsungu-tsungu, guku, muchukuvava nezvimweni zvakandovandavo. Izvi zvinobetsera kurape mviri nekuti mwiri ukure une utano hwakanaka.

Kareyo tayiziya kuti kana munthu akarwara unoenda mushango kotsa nzinde dzemiti, mashizha neimweni mitombo yakandodarodaro. Asi izvozvi tinoda kubonga anthu anamazvikokota , anamukoti nemaDhokodheya akaenda mushango, anoenda mushango oenda kosvina zviro zviya zviya odzekera ozviita mishonga yechiyungu isinganesi kutwara.

Karetu nguwa yatakakura isusu tine mitombo yataishandise kurapa mikhuhlane taiende mushango kokaye mitombo yakafanana nemishani, midzunzu, guku nemitombo yakandowanda inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana touya nayo pamhatso toikwatisa kana kukuya tobva tamwa.

Antu eshe antu asharukwa ana adoko anofanira kufundiswa ngekunaka ngekushanda kunoita mitombo yaishandiswa karetu izvi zvinodetsera kuti antu akuru panenge azokura nekufa ana adoko anosara asare eibhuira antu amweni achabarwa ngekunaka kwemutombo.

Ana adoko, aisa, antu asharuka, amuna neakadzi anofanirwa kubhuirwa kuzi miti yeshe yetinoona ine zvainotorapa. Amweni akhona aatoziiba kuti miti yetinotogara nayo mumhatso dzedu ine zveinorapa zvakakosha maningi. Zvakafanana nemikhuhlani nezvimweniwo zvinondorapika wo ngemitombo.

Ana adoko atakabara tinofana kuita teiabhuiravo kunaka nekukosha kwakaite mitombo yataishandisa karetu. Izvi zvinobetsera kuti amweni akona kana akabatwa ngematenda anorapika asina mare anondoende mushango kundotse nzinde otodzirapa.

Chiro chakanaka maningi chiri kuizwa ngenyika yedu yeZimbabwe. Kutore hwana hudoko huchiri kufunda kwakuhufundise kusime mitombo yetaishandise kudhaya, kugadzire mitombo yechiyungu iyo inoshandiswa mumahosipitari nemuzvipatara zvakasiyana siyana kurape mikuhlani yadai kupararira.

Kana tikaone mukuwo wakati wandei, tinofana kuita teifundisa ana edu etakabara, kuti karetu taimboshandisei kurape mukhuhlani. Tinofanira kupinde mushango, kotore nzinde ,touya nadzo pamhatso, todzitswanya, tokuya, tosvina, toisa mumabhodhleya, tomwa.

Chiro chakanaka maningi kuziya madhibanisirwo nemavhenganisirwo nemakumanidzirwe emitombo yekudhaya kuti inorapei imweni yakona. Izvi zvinoita kuti tisabudisa mari peshe peshe petinenge tarwara ngemikuhlani nematenda akasiyana teindootenga mitombo asi mitomboyo tindoende mushango tobvite nzinde todzikumanidza totorapa mikuhlani.

Ndinoshamisika maningi nezvendinoona mazuwano isusu nguwa yetakakura afana adodori anga akutoziye mitombo dzakawanda nezvedzinorapa kuti inorapa mundani ere kana inorape hloko. Yainyanya kuzikanwa mitombo yairape mundani.

Chiro chakanaka maningi chinoizwa ngehurumende, ngekuti ari kufundiswe ana kuxoxorosa ndxondo dzavo, kubudikidza ngekutore mitombo yataishandisa kudhayako, eiisvina ogadzire mitombo yechiyungu, iyo inoshandiswa mumazvipatara, nemumahosipitari akatenderedze nyika ineyi yeZimbabwe.

Ana adoko haambo zvigondiba teyi vabhuyira kuti imweni mitombo inoshandiswa muzvitoro hayi mitombo inoshamisira akadi indoriwo mutombo inongotorwa yosanganiswa yokuyiwa yoto vhenganiswa yotogadzira mitombo yemuchitoro yemuchitoro yamunozoona inonzi mitombo yechiyungu iyani.

Zvakanaka maningi kuti tipetuke kutsika nemagariro edu yechinyakare pataishandisa mitombo yechindau kurapa mikuhlani mitombo iyi yakanakira kuti inoshamwaridzana nemwiri mukurapa kwacho kwainoita.

Isusu takakura teirye mutikiti, kuva nemushore. Asi afanha emazuva ano akutode muriwo inonaka yamazuva ano yakauya neayungu iyi. Haatombo zviziiba kuti karetu tairye tsangamidzi ,munguraurwe neimweni mitombo yairape mukuhlani.

Unoona senge chiro chakanaka maningi kuti tipetike kumutumbo yatairya kudhaya nemuriwo nekuti zvinobatsira hutano hwedu nemwiri hwedu zvinosimbida mitezo inosimbiswa mirenje inosimbisa ngonxo dzedu dzikwekwerede.

Pane mukaha wakakura maningi ,pakati peutano hwehwana huri kubarwa mazuwa ano neantu neasharuka akabatwa karetu, ngenyaya yekuti antu asharuka , aishandise mitombo yechinyakare, mitombo yechindau kurape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Kunyazi tatwara nduku dzedu dzeshe kogare mutaundi chiro chakanaka maningi chekuti titware imweni mitombo tiende kosima kumataundiyo kuitira kuti petinorwara tinorape mikuhlani yetinenge tarwara ndiyo iyonayo.